impilakahle yabantwana iqakathekile kakhulu yingakho omama behlala bekhuthazwa ukuthi abahambe labantwana ezibhedlela bayehlaba amajekiseni avikela izifo eziyisithupha eziyingozi ezifana labo ndingindi, sifane lesifuo sokukwehlela, sifana lesifo samaketane

Abantu ababili kukhanya kusesibhedlela kulowesilisa lowesifazana, owesifazana ukhanya engumongikazi ugqoke amagilavusi esandleni ubambe ingalo kababa elungiselela ukuthi amthathe umfutho wegazi.

Abezempilakahle siyababonga kakhulu ngendlela abazinikela ngayo bazinikela ngesikhathi sekhovidi. Babegqoka izembatho zabo ezizivala kusukisela ekhanda kuze kuyefika ezinyaweni abanengi baphepha kodwa abanye bagcina befile ngoba lumkhuhlane ube ungumkhuhlane oyingozi kakhulu.

Ubaba usesibhedlela ukhanya akezwakahle uhleli phansi wavula umlomo owezempilakahle ongudokotela kumbe ongumongi uthe akakhamise umlomo ukuze abone ukuthi kuyini okumhluphayo kungenzeka ubaba uhlutshwa lizinyo kumbe uhlutshwa ngamalonda

Umongikazi umhlaba umntwana ijekiseni ephethwe ngumama wakhe kuqakathekile ukuthi abantwana bahanjiswe ezibhendlela lasemakiliniki lapha abazahlolwa khona ukuthi bakhula kahle na bengela mkhuhlane ebaphambanisayo

Umongikazi ujova ugogo umjovo wokuzivikela lokhu kubalulekile kakhulu ngoba sesiphila lapho imikhuhlane ephephetheka khona ngokugijima kuqakathekile ukuthi sizivikela ekuthini singayitholi leyomikhuhlane ngokujova.

Babuthene abantu abanengi lapho akade besembuthaneni okubungaza ezempilo akade befundiswa ngendlela zokuziphatha langokuzivikela ezifeni ezinengi. Iambulensi igcine isibizwa ngoba omunye wabuntu ubeseqalekile sokumele imthathe imgijimisele esibhedlela.

Abantu abasebenza esibhedlela ebayizisebenzi zempilakahle. Ababili bagqoke ingubo eziluhlaza okwesibhakabhaka bavala imilomo baqgoka lezingwane eziluhlaza okwesibhakabhaka. Oyedwa ugqoke ijazi elimhlophe laye wafaka ingwane yokuzivikela kanye lesifonyo. Baphethe amabhokisi amabili ,awemithi.

Amanzi ayimpilo, abantu bonke bayawadinga amanzi. Yikho uhulumeni ekubona kufanele ukuthi endaweni zonke lapho okuhlala khona abantu kube lezimpompi kumbe kube lezibhorane lapho abantu abathola khona amanzi ahlambulukileyo

Abantu ababili owesifazane lowesilisa owesilisa ugqoke iyembe eluhlaza okwesibhakabhaka owesifazane ugqoke ibhulugwe eliluhlaza okwesibhakabhaka uphethe ibhuku elikhulu uyabhala.

Abantwana bayabesaba omongikazi, ngoba isikhathi esinengi nxa beona omongikazi, babona injekiseni. Umama ulethe umntwana ukuthi azemhlabisa injekiseni. Umongikazi uzama ngazo zonke indlela ukuthi abobotheke, ukuze umntwana engesabi, kodwa umntwana uyesaba.

Umuntu ozithandayo ubonakala ngokuthi nxa ephuma esambuzini ageze izandla. Kuqakathekile ukugeza izandla, ungabe ugeza ugezela ukudla kumbe ungabe ugeza kuyikuthi kukhona obukubambile usufuna izandla zakho zihlambuluke ikakhulu futhi kuqakathekile ukuthi umuntu nxa ezabamba ukudla ageze izandla.

Uhulumeni uzama ngazozonke indlela ukuthi alethele abantu amanzi eduzane ukuze bathole amanzi ahlambulukileyo. Uyafaka izibholane abantu bathole amanzi duze lemizi yabo.

Amanzi ayimpilo abantu ngeke baphile ngaphandle kwamanzi. Abantu amanzi bayawasebenzisa ukugeza izandla ukuze bengabi lamagciwane ezandleni. Baphinde bawasebenzise ukugeza imizimba, baphinde futhi bawasebenzise ekunatheni lasekuphekeni. Amanzi ayimpilo bayatsho abezempilakhle ukuthi siwanathe.

Amanzi ayimpilo. Kuqajathekile ukuthi abantu bathole amanzi ahlambulukileyo. Awokunatha. Futhi baphinde basebenzise kawomanzi ekugezeni izandla, ngoba abantu bayakhuthazwa ngaso sonke isikhathi ukuthi bageze izandla nxa bephuma esambuzini, kumbe nxa bezabamba ukudla.

amazwe lamazwe bakujwayele ukuthi beyenze imihlangano kwesinye isikhathi beyenze imihlangano beqhoqane bebengamazwe amabili amathathu beqhoqisane ngendlela zokuphakamisa izinga lezempilo lokuthi nxa behlangana lezinye izimo bangazibamba kanjani ukuze baphumelele bayephambili

Amazwe jikelele awe Africa sobakuba kufanele ukuthi bahlale phansi baxoxisane ngendlela zokuthuthukisa impilakahle yabantu. Bakahlale benze imihlangano bezofundisana ukuthi bengayenza njani ukuze i Africa layo ibelempilakahle abantu babo baphile kahle.

Umama ukha amanzi empompini lokhu kubonisa ukuphucuka kwendawo ngoba abantu abanengi emakhaya abalazo impompi ezikhipha amanzi abanengi bawakha phansi

Amanzi ayikuphila empilweni zabantu kuqakathekile ukuthi abantu bathole amanzi ahlanzekileyo okunatha lapha sibona abantwana besikha amanzi emgodini okuyinto abantu abanengi awathola khona amanzi abo.

Amanzi ayikuphila njalo aqakathekile empilweni zethu izigaba ezinengi zemakhaya zandise ukuba lohlupho lokuthola amanzi ahlanzekileyo abantu basuke begula ngoba bengatholi amanzi ahlanzekileyo wokunatha

Abantu abahlala emakhaya bayandise ukuthi begalutholi usizo lwezibhedlela ngoba behlalalela khatshana lezibhedlela. Abantu bemtholampilo kuqakathekile ukuthi bavakatshele abantu emakhaya bebahlole fo imikhuhlane.

Abantwana babonakala bengajabulile. Abanye bayakhala, abanye bayacela. Abanye babonakala besezinhlungwini. Kuqakathekile ukuthi abantu abadala bagcine kahle abantwana, babavikele njalo.

Abantu abatsha abasakhulayo kuqakathekile ukuthi nxa bekhula babuthaniswe benze izifundo zokutshelwa ngokuphila ngoba abanye bagula ngokuswela ulwazi njalo lezidakaminzwa ezibenza beswele umqondo.

Abezempilakahle sebekuqhelile ukuthi kungahlalahlala bephume bengene phakathi kwabantu behamba ngemota yabo elamaphilizi elazozonke izinto abangadinga ukuthi bazisebenzise bafika bahlalephansi banxuse abantu baqalise ukubahlola bakhulume labo , ukwenzela ukuthi babeluleke lapaba asebegula imkhuhlane yengqondo ikakhulu labo asebengene kuzidakamizwa

Bathwele nzima abantu abatsha, ibuhlungu impilo abayiphilayo. Abanye bangene kuzidakamizwa, hayi ngoba bethanda , bezama ukuphuma kulobubunzima abahlangana labo. Kubuhlungu ukubona umntwana ongumfana esehlisa inyembezi, okutshengisa khona ukuthi kunzima , kubuhlungu aphila phakathi kwakho.

Ibhakane eliluhlaza okwesibhakabhaka elibhalwe buya njalo. Lilamabala amhlophe abhaliweyo kulomfanekiso womuntu wesilisa okhanya ngudokotela osebenza kulesosibhedlela. Kukhanya ibhakane leli likhuluma ngesibhedlela sabantu abagula ngokwengqondo.

Ukuphila kahle ngokomqondo kuqakathekile ngoba umuntu ulakho ukuthi engabe ejabule kodwa kukhona okumhluphayo lokhu kwenzeka nxa umuntu elezinto ezimhluphayo ezifihla kodwa ebukeka ejabulile.

Impilakahle yendawo iqakathekile njalo kufanele ukuthi abantu bafundiswe kabanzi ngokugcina indawo zabo lapha abahlala kizo. Lokhu kwenza bavikeleke emkhuhlaneni engabe ibangelwa ngokunga hlanzeki kwendawo zabo abahlala khona.

Iphepha lesibhedlela setshapu, leliphepha likhuluma ngalungelo ezigulane. Izigulane zilamalungelo , abantu abanengi abakwazi ukuthi nxa uyisigulne esibhedlela ulamalungelo. Amalungelo akho kumele asebenze ngendlela ofunangayo.

Izibhedlela ezinengi zihlelekile, zilendawo lapho abagulayo abafika bahlale khona ngokulandelana kwabo, abanye babanika amanamba, bayabe belokhe bebizwa ngamanamba, abanye njalo bayahlala ngokulandelana, babe belokhe bengena lapho okumele bangene khona besiyathola usizo.

Isakhiwo sesibhedlela kulendlela kuphinde kube lotshani eceleni kwendlela. Kulomuntu oleleyo etshanini ogqoke okuluhlaza. Kulezakhiwo ezinkulu ezakhiwe ngezitina ezibomvu zaqunya amabhanti amhlophe zikhanya zakheke kahle.

Kuqakathekile ukugeza izandla ikakhulu kulabo abasebenza ezibhedlela kumbe abasebenza kumalabholithari ,basebenza ngezicubu abayabehlola khona imikhuhlane bayaqonqoselwa ngaso sonke isikhathi ukuthi abageze izandla nxa sebephuma elabholithari ,baze bafakakelwa lomfanekiso babhalelwa lamagama abaqonqoselayo.

Ezibhedlela ezinkulu kulezakhiwo ezinengi ukuthi nxa ungazi ungalahleka kuyabe sokudinga uhambe ubuza kodwa ke kuyasiza bayafaka amabhakani akhombayo ukuthi ebantwaneni uhamba ngalindlela nxa usiyakhipha amazinyo uhamba ngalindlela kwabamehlo uhamba ngalindlela njalonjalo

isakhiwo esikhanya siyakhiwekahle kakhulu ngezitina ezibomvu sikhanya silomduli ogombozela leso sakhiwo eceleni kulendlela engaba ngumgwaqo okuhamba khona izimota kanye labantu

indawo ezinjengezibhela lamakilinikhi kujwayele ukuba lamabhakane amakhulu ayabe ebhalwe ibizo lesibhedlela kumbe ibizo likilinika kulawo mabhakane bayabhala futhi njalo ukuthi kungenwa sikhathi bani nxa kuzobonwa izigulane kwesinye isikhathi kuyabhalwa nje leminye imininingwano ukuthi yini okutholakala kuleso sibhedlela

Indawo zokwelaphela lamakiliniki aqakathekile ezigabeni lapho okuhlala khona abantu. Lokho kwenza ukuthi izibhedlela zingayandelwa ngabantu nxa abantu belemkhuhlane ephansi bahambe emakiliniki kulokuthi baye ezibhedlela ezinkulu.

ilizwe le Rwanda lingelinye lamanye amazwe abaqakathekisa ezempilakahle bayabuthanisa abantu babafundise indlela zokuzinakkela zokuthi baphile kahle besebesiya fundisa ezabelweni njalo ukuthi abantun baziphathe kahle badle kahle ngaso sonke isikhathi

Abantu abanengi sokujwayelekile ukuthi bahlaselwe izifo ezifana labotshukela izifo ezifana labomvukuzane izifo ezifana labomhliziyo ziyingozi kakhulu lezi zifo kodwa ungahamba esibhedlela uyathola usizo uphile okwenyaka eminengi

ngomnyaka ka 2019 kwaqamuka umkhuhlane owaphosa waqeda ilizwe lonke umkhuhlane we COVID 19 abantu babehamba bevale imilomo abantu babengavunyelwa ukuthi bahlale endaweni eyodwa bebuthene bengavunyelwa ukuya ezitolo babehlala bevalelwe emzini yabo besenzela ukuvimba lesi sifo

Abantu kuqakathekile ukuthi babe lolwazi lokuthi bazivikele njani emikhuhlaneni lokho bangakuthola ngokuya ezibhedlela bayefundiswa kabanzi ngemikhuhlane langendlela abangazivikela ngayo.

Kuqakathekile ukuthi omama bafundiswe ngendlela yokugcina abantwana njalo lokuthi labo baziphathe njani nxa bekhulile. Lokhu kuvikela kakhulu imkhuhlane eyandise ukuhlasela abantwana labomama kakhulu nxa bezithwele.

Omama abanakekela abantwababo futhi ababathandayo, benza ngazo zonke indlela ukuthi nxa kulusuku lokuthi umntwana ayesibhedlela ayohlatshwa injekiseni kumbe ayokhangelwa isisindo, bayahamba bayokwenza besenzela ukuthi abantwana babo baphile kahle.

Ibhakani elimhlophe elilemizila embili eluhlaza phansi laphezulu, phezulu kubhalwe igama lekiliniki lapho leli ibhakani elibethelwe khona. Besekusiba khona imibhalo echaza ngemininingwane yokusebenza kwaleli kiliniki.

Kugcwele amambodlela alombala onsundu, abesesiba lamaphepha amhlophe lapho okubhalwe khona imininingwana yokuthi amambodlela lawa aphetheni, aphethe imithi yokwenzani. Kulobaba ongusomakhemisi wesibhedlela onguye owazi ngcono ngalimithi ephethwe yila amambodlela.

Ngesikhathi secovid abantu wawufica abantu bahlala beqelelene kwakungavunyelwa ukuthi umuntu ahlale duze komunye umuntu ngoba kwakuyisifo esiyingozi esithelelwana ngokuphefumula yikho kwakuthwa abantu bahlale beqelelene.

Odokotela balezindlwana ezincane lapho abasebenzela khona lapho abahlolela khona. Kulombheda oyabe ubekelwe ukuthi ahlole abantu kubelomabonakude okuncane lapho othi nxa behlola khona abone umfanekiso womuntu amhlolayo. Kuphinde kube lemitshina futhi ayisebenzisa ukuhlola.

Endlini yezigulanil esibhedlela kukhanya umama uthwele izikhwama .Kungenzeka umama uphuma kudokotela semhlolile wambona ukuthi kumele abuye azolala embhedeni yesibhedlela .Mhlawumbe kukhona abasafuna ukuthi bakukhangelisise .Kungenzeka bafuna ukuthi bamu opharethe .Kungenzeka kukhona okunye abasakudingisisa ngempilo yakhe .Yikho sebethe kazolala esibhedlela

Imota emiswe phambi kwesakhiwo, isakhiwo kuyisibhedlela. Phambili kwaso futhi kulabantu amadoda labafazi abami phandle, okukhanya ngabantu abeza esibhedlela abanye bakhona kukhanya yizisebenzi ngoba kubonakala bagqoke amajazi amhlophe.

Ibhakani elibhaliweyo eliluhlaza okwesibhakabhaka liphinde libe mhlophe phezulu .Phezulu libhalwe ngamabala abomvu, labhalwa ngamabala aluhlaza okwe sibhakabhaka, laphinde labhalwa ngamabala amnyama .Phansi libhalwe ngamabala amhlophe .Libhalwe ngolimi lwendawo okutsho kuchaza ukuthi kwenzakalani kulesisbhedlela .Njalo abafuna ukuzo kwelapha bangabuya ngaskhathi bani .Abafuna ukuzobona ababo abagulayo bangangena skhathi bani .

Kuqakathekile ukuthi omama ngasosonke isikhathi balandele inhlelo abaziphiwa ngodokotela labomongikazi ezokuthi balethe abantwana ezibhedlela bazohlolwa kanye lokuthontiselwa imithi lokuhlatshwa amajekiseni abavikela emkhuhlaneni ehlasela abantwana.

Isakhiwo sesibhedlela esihle esibukeka sisihle sihlanzekile kulendawo lapho abantu abahlala khona kube lezindlu ezinkulu ezakhiwe ngezitina ezibomvu zafulelwa ngamazenge aluhlaza indawo yakhona yonke nje ibukeka inhle njalo itshaya umoya.

Kuyinto enhle kakhulu ukuthi indawo ngendawo ibelesibhedlela sayo, iphinde futhi njalo ibe leclinic yayo. Izakhamizi ezihlala kuleyondawo, kubalula nxa sebethe bagula. Bayagijima, baye esibhedlela esiseduze labo. Kumbe baye eclinic eseduze labo.

Ubaba umi ukhanya usesibhedlela ugqoke izigqoko ezingathi ziya ekubeni bomvu ngemva kwakhe kulesitulo esamaviri esisetshenziswa ngabantu abagogekileyo

Isakhiwo sesibhedlela esiyakhiwe ngezitina ezibomvu ezincane . Silamafasitela, kukhanya kungamafasitela amabili. Kulezihlahla phandle ezinhle, kukhanya ziyanakekelwa . Kuphinde futhi njalo kube lotshani obuhle obuluhlaza labo obunakekelwayo.

Esibhedlela abantu abagula kakhulu bayavalelwa belaliswe okwezinsuku odokotela labomongikazi bebakhangela ukuthi bayaphola kulezo zifo ezibaphetheyo. Nxa udokotela esesiza ukuzobahlola uyavala ikhetheni ukuze lowo awomhlolayo kube angazaze abonwe ngabantu.

Abantu abanengi abadlala emakhaya balohlupho lokuba abatholi izibhedlela ezaneleyo ezigabeni zazo. Kuqakathekile ukuba abantu bathole izibhedlela ezaneleyo ukuze bathole usizo nxa beludinga.

Izisebenzi ezisebenza kulesi sibhedlela zikhanya zihlakaniphile kakhulu futhi ngabantu abathanda ukuhlanzeka. Babeka umgqomo wengcekeza eceleni komgwaqo ukuthi lohambayo odlulayo, adlule ephosela. Kukebhakani laphana elibhaliweyo ngamabala amnyama lona limhlophe libe lemzila eluhlaza okwesibhakabhaka. Leli bhakane lichaza okwenzakala kuleso sibhedlela liphinde libe legama lesibhedlela.

Kuqakathekile ukuthi izibhedlela kanye lendawo zonke zokwelapha zibelemitshina yonke edingakalayo ukuthi bayelaphe kahle izigulane. Leyimitshina yokugcina abantwana abasanda kuzalwa abangakwanisiyo ukuziphilela kahle.

Kuqakathekile ukuthi izibhedlela zitholakale njalo kube lula ukuthi abantu befikelele kizo ngoba abantu abanengi abahlala emakhaya abalakho ukuthola izibhedlela eziseduze.

umongikazi uhlola owesifazane kuqakathekile ukuba abantu bahambe ezibhedlela beyehlola ukuthi baphile okungakanani lokho kubavikela ekuguleni imikhuhlane etshiyeneyo abangekebebeyazi bebodwa

Abantu abakhanya bengabezempilakahle abagqoke amajazi amhlophe kanye lomfundisi okhanya laye egqoke ijazi elimhlophe, wasebopha ngebhanti eliyibubende. Emva kwabo kulamadoda akhanya egqoke amabhatshi angawabo, kulezimota ezibonakala lazo ezimhlophe. Kukhanya kungaba kusemtholwampilo.

Izibhedlela lazo zilawo amakhemisi azo. Isikhathi esinengi odokotela bayabhalela abantu ukuthi abayothatha imithi ekhemisi. Ungathola sebephuma phandle kutsh'ukuthi ekhemisi imithi leyo iyabe ingekho, kodwa nxa ikhona esibhedlela bayaphiwa leyo mithi esibhedlela .

Abantu bezempilakahle babuthene phakathi kwelinye, lezindlu zabodokotela. Ukhona udokotela, okhanya engudokotela omkhulu, uyabafundisa. Kumbe kulomtshina ofikileyo omutsha ozama ukubafundisa ngawo, ukuthi usebenza njani. Ukwenzela ukuthi labo nxa sebebuyela. Babuyele, bayewusebenzisa lowomtshina.

Umama ulele lomntwana omncane osanda kubelethwa, bembathe ingubo esibhedlela. Kuqakathekile ukuthi omama ma besanda kubeletha, bagcinwe kahle ezibhedlela, ngoba imizimba yabo iyabe isesebuthakathaka.

Ekhemesi kubonakala ngemihlobohlobo yamaphilisi. Bayabe bezama ukuthi bayibeke ngendlela bayikhethe babeke umhlobo lomhlobo lomhlobo ngendlela asebenza ngawo. Abantu abanengi bajayele ukuyathenga amaphilis ekhemesi.

esikhathini esinengi odokotela bengabona abantu bayababhalela imithi ukuthi beyoyithenge kwesinye isikhathi bebabhalele ukuthi beyothatha ekhemesi yesibhedlela ikhemesi yesibhedlela layo ilayo imithi emineni yebo iyaswelakala kodwa isikhathiesinengi iyatholakala

USoma Khemesi wesifazana, ugqoke isigqoko esimhlophe. Uzama ukuhlelisa imithi yakhe ngendlela. Okwenzela ukuthi nxa abantu sebebuya. Abekwazi ukuthi lu muthi uhleli endaweni thizeni lu muthi uhleli endaweni thizeni. Labo baqeqetshwe okufana lokwabo dokotela kwezemithi

Amakhemisi aqakathekile ezindaweni zonke zokuhlala kungaba kusedolobheni or semakhaya ngoba abantu balakho ukuthi bayehlolwa igazi bahlolwe imikhuhlane etshiyeneyo njalo bathenge amaphilizi abawafunayo ukuze balapheke.

Ngalezinsuku kuqakathekile ukuthi abantu badinge ulwazi ngezempilakahle ikakhulu ngezemizimba yabo ukuze ukwazi ukuthi isitho esinje nxa sibuhlungu kubangelwa yini futhi kumele wenzeni. Kuyasiza ukuthi ubambe isifo singakabi yingozi emzimbeni wakho

Ukuba ngudokotela ngumsebenzi omzima kakhulu ikakhulu nxa sebethe bahlangana lezimo lapho okumele bahlinze abantu. Uthola sebethegwaqagwaqa bonke sebebuye bazobuthana kulowo muntu onhlinzwayo. Oyedwa wakhona nguye oyabe esenza umsebenzi abanye lobo bemcedisa ngokumqhubela izikhali okumele azisebenzise.

Abantu ababili abesilisa omunye ugqoke iyembe elombala oluhlaza okwesibhakabhaka lomhlophe, omunye ugqoke isikipa esimhlophe uzivalile amakhala eceleni kwakhe kulembodlela yamanzi ngabantu abakhanya bexoxisana ngendaba zezempilakahle.

Ngalezinsuku kuqakathekile ukuthi abantu bengahlalahlala bahambe ezibhedlela bayehlolwa iumfutho wegazi. Ngoba uyingozi umfutho wegazi nxa ungahlolwa. Ungakhwela kakhulu, umuntu ubonakala ngokuwa. Acine esesiba lesifo sohlangothi.

Abantu abanengi sebejwayele ukuhlutshwa ngamehlo, angazi yini abakudlayo okwenza babe le lomkhuhlane wamehlo, kodwa ngokunanzelela, kukhanya ingani omakhalekhukhwini laba esibasebenzisayo kanye lama computer yibo asesiba yimbangela enkulu yamehlo.

Kuyinto enhle kakhulu ukuthi abantu bahambe ezibhedlela beyothathwa igazi bahlolwe uktuthi baphile okungakanani ikakhulu ezifeni lezi ezithelelwanayo ngokocansi okungaba yi hiv aids kulungile ukuthi abantu bahambe bayokwazi besebethatha amaphilisi nxa bengaphilanga kahle.

Umuntu omdala ukhanya uphathekile, uphatheke kabuhlungu. Kungenzeka uphatheke ngokusemzimbeni kumbe uphatheke ngokusemqondweni. Kodwa siyabonga ngobudokotela uhleli Emva kwakhe ugaxe lethuluzi lakhe .Kutsho uzama ukuthi amxoxise azame ukuthi ubaba akhuphe lokho okumsindayo okumudlayo ngaphakathi.

abezempilakahle bazama ngazo zonke izindlela zokuthi bafundise abantu abalesifo somfutho wegazi kumbe abangakabi laso ukuthi bangabi laso bayabakhuthaza ukuthi bazivoxavoxe badle kahle bangabhemi igwayi bakhangelele imzimba yabo ingabi mkhulu kakhulu banganathi lotshwala kuhko konke bazigcine kahle bephilile

Abezempilakahle bayenza ngazo zonke indlela ukuthi bayazivikela. Kubonakala besaba ukuthatha izifo kuzigulane. Bayavala amakhanda, bavale umzimba wonke ,bavale ezandleni ukuze kungabi ngitsho lokuncane abakuthathayo kumbe abakuthelela izigulane.

Omama abahleli esibhedlela bakhanya bayagula baxhunywe amaphayiphi abafaka amanzi emzimbeni. Kutsho besebegula kakhulu bengasenelisi lokuthi bahambe kumbe besebengaselamanzi emzimbeni udokotela ke wafika wabatshela ukuthi kumele babafake amanzi. Bazaphuma sebephilile ngoba amanzi la angumuthi.

Lezi yizigaba zomkhuhlane wokugogeka. Zibonisa ukuthi umuntu uqala ekwazi ukuhamba ngenyawo zakhe acine engasakwanisi ukuhamba, esehamba ngesitulo samasondo. Lomkhuhlane ubuya ngokuphangisa njalo.

Imitshini yokwelapha, eyensuku zamanje, iqakathekile ezibhedlela, ngoba yenza umsebenzi wabodokotela ubelula ezibhedlela Amadokotela aselakho ukuzuza imikhuhlane ecatshileyo, kslula, ngenxa yemitshina le abayisebenzisayo

Kulemihlobo eminengi yemikhuhlane yamathambo. Umkhuhlane wamathambo lo uyandise ukuhlasela omama asebekhulile, lokho lwenziwa yikuthi iminyaka yenza ukuthi amathambo abo atshayane kakhulu.

Endlini zabodokotela lapho abahlolela khona izigulane. Kutholakala isitulo esimnyama besokusiba lomabonakude emdulwini besokusiba lomumye umtshina omhlophe ongathi bawusebenzisa ukuhlola amehlo.

Odokotela abasebenza ezindlini zokuhlola izicubi baba ngodokotela abalolwazi kakhulu abalolwazi lokusebenzisa imithi ehlanganiswa lalezo zicubi kungabayimithi ehlanganiswa legazi kumbe yimithi ehlanganiswa lesikhwehlela. Okunye kwakhona bacina bekupheka ukuze izifo zibonakale.

Yibuxhakaxhaka bemitshina ehlangene ngezintambo langama tshubhu endlini ebizwa kuthiwa yi laborethari lapho okwenzelwa khona yonke imniningwane yokuhlola izicubi kungaba yimchamo, kungaba ligazi kungaba izikhwehlela kungaba yizo zonke izinto eziphuma emzimbeni womuntu ezizohlolwa ukuthi kubonakale ukuthi uphethwe yisifo bani.

Endlini yokuhlola izicubu ebizwa kuthiwa yi laboratory kugcwele imtshina abayisebenzisa ukuhlola lezo zicubu. Imtshina eminye mikhulu eminye mincane eminye kulapho abafaka lezo zicubu bazipheke ziphume sezitshengisa ukuthi okungahambi kahle ngazo kuyini.

Kuqakathekile ukuthi omama abazithweleyo bahlale bevakatsha emtholampilo ukuze bayonakekelwa kahle bakhangelwe ukuthi umntwana uphile kahle kanye labo omama baphile lahle umongikazi ufake into yokulalela ukuthi umntwana uyaphefumula na esiswini sikamama.

Endlini yokuhlola izicubu kungabe yikuhkola imchamo kungabe yikuhlola izikhwehlela kungabe yikuhlola igazi kulomtshina obekiweyo phansi kuphinde kube lebhakede elimhlophe elikhanya kumbe basebenzisa ukuthwala lezo zicubu ikhanya ihlanzekile ngoba vele kumele ihlanzeke njengendlu esebenzela abantu bezempilakahle.

udokotela usebenzela endini yokuhlola izicubo ugqoke isigqoko sakhe sokusebenza esimnyama waphinda wavala amakhala ngelembu ukwenzela ukuthi angangeni njalo angahotshi imithi yonke ayisebenzisayo eceleni kwakhe kulemtshina okukhanya kuyiwo umtshina omsizayo ukwenzela ukuthi ahlole izicubo

Amambodlela alezivalo ezimnyama phakathi kukhanya aphethe imicamo kukhanya kusrndlini yokucubungula imicamo legazi indlu yakhona ibizwa kuthiwa yilabholithari lapho abahlola khona izifo eziyabe zikuleyi micemo

Amanzi ayisipho sempilo. Aqakathekile ekulondolozeni impilo zabantu. Kuqakathekile ukuthi abantu bahlale ngazozonke izikhathi bewanatha njalo benatha amanzi ahlanzekileyo, lokhu kuzabavikela ezifweni ezimbi.

Abesilisa labesifazana abakhanya kungabasakhulayo abembethe ingubo eziluhlaza okwesibhakabhaka, balengisa amabizo abo entanyeni bavala imilomo lamakhala ngezifonyo oyedwa umile uphethe umbhobho uphakamisa ilizwi okutsho ukuthi kukhona akukhulumayo.

Abezempilakahle bakwenza ngazozonke indlela ukuthi babone ukuthi abantwana bayanakekelwa yini emakhaya njalo bayakhula. Lokhu bakwenza ngokuthi babize abazali beze emakiliniki. Kwesinye isikhathi bayaphuma belande abazali bafike bathathe isisindo somntwana bathathe zonke izinto ezitshengisa ukuthi umntwana ukhula kuhle.

Omama abanye bamile abanye bahlezi bagqoke amajazi amhlophe okutshengisa ukuthi yizisebenzi zesibhedlela abanye njalo bavale imilomo lamakhala mgezifonyoukwenzela ukuthi bengathelelani imikhuhlane omunye uhlezi lomntwana eceleni

Abezempilakahle namuhla babone kufanele ukuba baphume bayakhangela abantwana abancane babaphe amaphilisi avikela izifo ezihlasela abantwana abancane .

Ezempilakahle yabomama labantwana iqakathekile kakhulu ngoba iyavikela umama lomntwana emkhuhlaneni eminengi, abantwana kufunakala bahlale behlolwa ngazo zonke izikhathi ukuthi bakhula kahle na.

Impilakahle yezengqondo iqakathekile kakhulu ngoba inengi labantu ayandanga ukuba ikhulume ngemikhuhlane ehlasela abantu imkhuhlane yengqondo abanengi abalakho ukubakwazi ukuzivikela ngayo.

Odokotela belezindlu ezikhethekileyo ezilaliswa abantu asebegula ngokweqile. Uthola kulezo zindlu kugcwele imtshina, imtshina yakhona iyabe imkhulu igcwele amathumbu, amathumbu lawo ayabe ehlonywa, amanye ayabe ehlonywa esandleni, amanye ehlonywa emakhaleni, amanye ehlonywa phakathi komlomo. Ayabe emanengi esenza imisebenzi ehlukeneyo eyenza ukuthi lowomuntu enelise aphile.

Amabhodlela amanengi ajwayele ukusebenza ukuphathela igazi eliyabe lisiyahlolwa elabholethari. Alezivalo eziluhlaza. Kulezandla eziwabambileyo ezigqoke amagilavisi aluhlaza okwesibhakabhaka.

Ithuluzi elisetshenziswa ngodokotela nxa befaka umuntu amanzi emzimbeni kumbe bemfaka igazi. Ithuluzi leli liyahlonywa embodleleni yegazi liphinde lihlonywe njalo emthanjeni womuntu ukuze igazi lingene ligcwale umzimba wonke kumbe amanzi angene agcwale umzimba wonke umuntu aphile.

Ithuluzi elisetshenziswa ngodokoteka nxa behlola kumbe nxa beselapha, lilembala ehlukahlukeneyo. Lilembala oluhlaza okwesibhakabhaka libe lombala oluhlaza okotshani beselisiba lombala ongathi uya kolithanga.

Amathuluzi atholakala endlini zabodokotela abawasebenzisa nxa beselapha abantu. Amathuluzi afana lombheda lapho izigulane ezilala khona nxa zigula nxa zihlolwa ngudokotela. Kube lelinye ithuluzi elikhanya liphathela umoya wokusincedisa laba ababengasakwanisi ukuphefumula, lelinye elisiphathela amaphilizi abalifuqayo nxa besiyakwelapha abantu.

Amathuluzi atholakala ezindlini zabodokotela. Abawasebenzisa ukwelapha, kumbe abawasebenzisa ukuhlola abantu. Amanye akhona, anzima ukuwachaza, kodwa bona odokotela, bayabe bewazi ukuthi asebenzani.

amathuluzi atholakala ezibhedlela asiza abantu abayabe belenhlungu zenyawo abangakwanisiyo ukuhamba abanye bayabe bengabantu asebeke batshwaywa yisifo sohlangothi sebezama ukuthi baqale njalo ukuhamba abanye kuyabe kungabantu abaqamukileyo bezama ukuhamba ngala amathuluzi

Ithuluzi eliyisitulo ezisetshenziswa ngudokotela ukwelapha kumbe nxa behlola abantu , isitulo esiphezulu esilamaviri aphansi , umuntu uhlala phezulu khonale inyawo zilenge , angazi ukuthi basisebenzisa besenzani kodwa ngesabodokotela abasisebenzisa nxa behlola kumbe beselapha

Isigqoko sabezempilakahle okumele basigqoke nxa besebenza. Kumele bonke babelezigqoko, ezifana lalezi, ezibavikelayo kusukela ekhanda kuze kuyefika ezinyaweni. Silombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Silemkhono emide. Ezandleni lapha, silombala futhi omhlophe.

Odokotela nxa abantu begula izifo bengaziboni kahle, bajwayele ukuthi bathathe abantu igazi. Balifake kulokhu okungamabhodlelana okuncane. Basebehamba lalo, endlini yokuyacubungula. Ukuze babone, umkhuhlabe, ophakathi kwalelogazi,

Umuntu engazibuza ukuthi kanti iminyaka le eyisikhombisa ethathwa ngodokotela befunda, kuyini okukhulu kangaka abayabe bekufunda. Lamhlanje ngiyakubona ukuthi bayabe befunda ngemithi baphinde bafunde ngezifo besebefunda langamathuluzi abawasebenzisayo nxa beselapha abantu.

Umtshina osetshenziswa ngodokotela, otholakala ezindlini zabodokotela. Ulombala omnyama, uphinde ube lombala ocazimulayo. Ngodokotela kuphela abakwazi ukuthi lomtshina usebenzani. Yibo futhi njalo abawasebenzisa nxa beselapha kumbe nxa ehlola abantu.

Itafula elimhlophe, phezu kwetafula kukhona umtshina osetshenziswa ngodokotela. Kulomabonakude kuphinde kube lecomputer okutshengisa khona ukuthi kusendlini yokuhlola eyabodokotela.

Imitshina eminengi etholakala esibhedlela, isisenza kube lula kuzisebenzi zesibhedlela ezifana labodokotela labomongikazi ukuthi umsebenzi wabo bewenze ngendlela ephakemeyo. Amathuluzi amanengi ayabasiza ekwelapheni abasize nxa behlola abantu.

Ngelinye lamatuluzi atholakala ezindlini zabodokotela kumbe ezabo Mongi labo Mongikazi abalisebenzisa emsebenzini beselapha kumbe behlola ngalo abantu. Kuyabasiza kakhulu, kubenza umsebenzi wabo ubelula.

Amathuluzi asetshenziswa ngodokotela abasiza nxa beselapha kungenzeka ngamathuluzi abawasebenzisa ukukhipha abantu amazinyo kumbe ngamathuluzi abawasebenzisa nxa behlinza abantu wonke lawa amathuluzi alomsebenzi futhi bona odokotela bayawazi ngendlela eqondileyo ukuthi ngawani.

Ngelinye lamathuluzi atholakala ezibhedlela angasetshenziswa ngo dokotela kumbe ngabomongikazi kubalula kibo ngoba bayakwazi ukuthi lisebenzani njalo bayakwazi ukuthi balisebenzisa nxa kutheni ingakho uhulumende yikho ebathengela amathuluzi abemanengi ukuze imisebenzi yabo ibelula

Izigelo ngezinye zamathuluzi asetshenziswa ngodokotela ezibhedlela. Izigelo zakhona zilombala okhazimulyo umbala lo uzenza zingatholi irusi ngoba zilombala nxa zingaba lerusi zingaphinda njalo zidale eminye imikhuhlane ebantwini

Abantu abanengi ikakhuku intsha , sebelamehlo abakhathazayo, abanengi bahamba baye kubodokotela. Nxa befika ezibhedlela bayabahlola ,bangabahlola besebebanika amagilasi kumbe amagogorosi abawasebenzisa ekuboneni kumbe ekubaleni.

isikhwama esimnyama esilamathulusi ehlukeneyo asetshenziswa ngodokotela bendlebe kulethuluzi elombala ocazimulayo eliyilona udokotela aliaka endlebeni ukuze abone ukuthi indlebe ilani phakathi kubesekusiba lamanye amathuluzi amnyama asebenza ngokwehlukana kwawo kodwa esebenza endlebeni

Ugaja lwezempilakahle solubone kufanele ukuthi isibhedlela sinye ngasinye sibelemtshina esetshenziswa ngodokotela eyenza imisebenzi yabo dokotela ibelula nxabehlola izigulane leyo mtshina bayisebenzisa mabehlola kumbe beselapha izigulane

Ezibhedlela kuyatholakala izihlalo ezisiza abantu abagula kakhulu kumbe abagogekileyo yizo abazisebenzisa nxa behamba besiyangena ezindlini zabodokotela ukuthi bayehlola kumbe nxa sebethalwa sebesiya laliswa ezindlini ukwenzela ukuthi odokotela bebalaphe beseduzane.

manengi amathuluzi atholakala esibhedlela asetshenziswa ngo dokotela labo mongi lamongikazi amanye akhona nxa ukhangele uyabe ungaboni ukuthi yithuluzi eliloncedo kodwa nxa usubona selisetshenzisiwe lapho obona khona ukuthi ngempela liyasebenza futhi liloncedo

Odokotela basebenzisa amathuluzi amanengi abasizsyo nxa befuna ukuhlola. Kungabe bafuna ukuhlola amehlo Kungabe bafuna ukuhlola umzimba kuphinde futhi kube lamanye abasizayo abawasebenzisa nxa befuna ukwelapha abantu abagula imkhuhlane ehlukeneyo.

ithuluzi labo dokotela bayalazi bona ukuthi lisebenzani lelithuluzi lilombala obomvu libe lombala oyibubende liphinde libe lombala oyisibhakabhaka phezulu besokusiba lokukhazimulayo okungathi li glass

Amathuluzi asetshenziswa ezibhedlela manengi kakhulu amanye akhona ucina uphicaphiceka ungasazi ukuthi asebenzani leli libonakala kulithuluzi elijayele ukusetshenziswa ngodokotela nxa befaka abantu amanzi kumbe igazi emzimbeni.

Amathuluzi atholakala endlini zabodokotela lapho abahlola khona. Kulezitulo ezibuntofontofo ezimbili ezilombala oluhlaza okwesibhakabhaka, lezozitulo kazifani ukwakhiwa kwazo, besokusiba lemtshina emhlophe eminye iyalenga phezulu ikhangele ezitulweni.

Imtshina yokwelapha iqakathekile kakhulu ngoba yenza imsbebenzi yabodokotela ibe lula. Lo ngumtshina osetshenziswa ngabodokotela nxa umuntu eqamuke amathambo. Kwenzela ukuthi alulame kalula.

Impucuko yezempilakahle isihambe phambili, kwenza ukuba odokotela bawenze kalula umsebenzi wabo, imitshina yokwelapha isitholakala kalula, akusafani lakudala lapho kade ingatholakali khona.

Lesiyitulo samasondo sisetshenziswa ngumuntu ogogekileyo ongakwanisi ukuhamba ngenyawo zakhe senza umsebenzi womuntu ubelula ngoba uyakwazi ukufinyelela lapha inyawo zakhe ezingafiki khona

Imitshina yokwelapha esetshenziswa ngabodokotela labo mongikazi ukwelapha ezibhedlela iqakathekile kakhulu ngoba iyenza imsebenzi yabo ibelula odokotela bayakwazi ukwelapha abantu ngokuphangisa nxa besebenzisa imitshina yokwelapha

Imitshini yokwelapha esibhedlela iqakatheke kakhulu ngoba iyenza imsebenzi yabodotela ibelula njalo sebekwazi njalo ukuthi bafune imkhuhlane kumbe basebenzise imitshina leyi ukuze bavikeleke emikhuhlaneni.

Umbheda lo ngumbheda wabantwana abasanda kubelethwa, ulombala oluhlaza okwesihlahla lombala omhlophe, uqakathekile kakhulu ngoba abantwana bagcineka kahle kuwo nxa belele.

Amambodlela amathathu. Phakathi kwamambodlela la kulama philisi. Kuphinde futhi la amambhodlela alamaphepha eziswini. Abhaliweyo ngama bala amnyama. Ungabalisisa kahle , kukhanya ngamaphilisi anathwa ngabantu abagula nge ngqondo.

Umhluma, phecelezi amapiles, yisifo esibuhlungu kakhulu. Abanengi, sibangelwa yikudla, abakudlayo, ngoba kwenza umuntu, abelobunzima nxa esesiya egangeni, besekucina kuphuma umtshaza, usale usungaphandle, kodwa kubalula ungaya esibhedlela, udokotela, uyakusiza, akuphe umuthi, abesekubhalela lomhlobo wokudla okumele ukudle.

Amabhokisi amathathu elinye liluhlaza okwesi bhakabhaka. Labhalwa ngamabala alithanga lamabala amhlophe. Elinye futhi limhlophe liphinde labhalwa amnyama laba lesigombolozi esilithanga kuphinde futhi kube lesigombolozi esimnyama.

Ibhokisi eliluhlaza okwesibhakabhaka liphinde libemhlophe, lilokuyizigombolozi othi nxa ukukhangele lanxa ungasafundanga amagama ubone ukuthi yisigombolozi selihlo. Ibhokisi leli liphathela umuthi wamehlo kwesinye isikhathi ayabe engamehlo alumayo kumbe amehlo abomvu.

Ibhokisi elimhlophe elibhalwe ngamabala amnyama, amabala amnyama achaza ibizo lamaphilizi. Phakathi kwebhokisi kulamaphilizi akhanya eyimhlobo embili alombala olithanga aphinde abe lombala omhlophe.

Ibhokisi lamaphilizi elilombala onsundu phezulu, eceleni lilombala ongumdaka. Libhalwe ngamabala amnyama, eceleni kulamaphakethe phansi alamaphilizi ayiwona ahlala phakathi kwaleli bhokisi.

Amabhokisi amabili alombala oluhlaza okwesibhakabhaka aphinde abemhlophe, abhalwe ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka. Eceleni kulamabala abhaliweyo achaza imininingwane ekhuluma ngalumuthi, ukuthi unathwa njani usetshenziswa njani

Isikhathi esinengi bayagula abantu, Bahanjiswe esibhedlela, bengasakwanisi. Engasakwanisi kukhuluma, engasakwanisi kuhamba. Esephelelwe ngamandla. Into yokuqala abafika bayenze esibhedlela. Bafika bamfake umuthi lo. Abafika bamfake phakathi kwemithambo. Uhle ungene imithambo yonke yomzimba. Isiyaphela ibhodlela, uyabesekwanisa umuntu. Usubona ukuthi impilo isibuya njalo,

Ibhokisi elimhlophe elilemzila embili, oluhlaza okwesibhakabhaka loluhlaza okotshani. Ibhokisi leli libhalwe ngamabala amnyama laphinda labhalwa ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka. Lilemniningwane ebhaliweyo eceleni echaza ukuthi amaphilizi lawa umuntu uwanatha kangaki ngosuku njalo ayelaphani.

Bakhona abantu abahlutshwa yizikhumba zemzimba yabo. Abanye uthola besiba lamaqhubu amanengi abanye uthole besiba lezilonda. Akhona-ke amafutha enziwa ngabezempilakahle anceda abantu ababa lohlupho olufana lalolu.

Abantu abanengi sebejayele ukuhlutshwa ngamehlo kubangelwa ngomakhalekhukhwini ababasebenzisa njalonje kuphinde futhi kubangelwe langamakhompuyutha abawasebenzisayo. Konke lokhu kuyenza amehlo abantu abebuhlungu kodwa kulemithi esizayo ethundubeza lobubuhlungu.

Abantu abanengi bandise ukuba lohlupho nxa kutshintshwa izigaba zomnyaka kungabe yisikhathi sokuhluma kwezihlahla abanye abantu baba lohlupho lwamehlo ayaluma abanye njalo kube yinkankila bezwe ukuluma emakhaleni. Kuqakathekile ukuthi umuntu abe lamaphilisi azamsiza nxa esethe wahlangana lalolohlupho.

Ibhokisi elilombala oluhlaza elilamabala amhlophe abhaliweyo liphinde libe lomfanekiso wamaphaphu okutshengisa ukuthi lelibhokisi liphathela imbodlela elomuthi wokukhwehlela. Kumele abantu bazilungiselele njengoba sesisiya esikhathini samakhaza.

Siyayithanda imithi yesilungu. Siyawathanda maphilisi esilungu esiwaphiwa ezibhedlela kungabe ulomkhuhlane wenhliziyo kungabe ulomkhuhlane womfutho wegazi, kungabe ulomkhuhlane wetshukela uwanatha uze ucine mzwana usifa kodwi skhathi esinengi yiwo futhi aphinda asidalele izifo sicine sesisifa sesibulawa yizifo ezizalwa yilawo maphilisi.

Amambodlela amabili lamabhokisi amabili. Amambodlela alembala omhlophe izivalo zibelombala oluhlaza okwesibhakabhaka kuphinde kube lombala omunye ojiyileyo oluhlaza okwesibhakabhaka. Imbodlela lezi ziphathele imithi yamehlo.

Ikhemesi kumele kube yindawo ekuhlala kulemithi ngasosonke isikhathi, imithi kungabikhona ebonakala kuthwa kayikho. Kumele ngazozonke izikhathi benze indlela zokuthi imithi ihlale ikhona ukwenzelukuthi nxa abantu bephumesibhedlela bayithole yonke imithi abayidingayo.

Ibhodlela elimhlophe liphinde libe lesivalo esimhlophe lilombala olithanga phezulu, phezu kwalo umbala olithanga kubhalwe amabala amnyama, besekusiba lomunye umbala omnyama, phezu kwama kombala omnyama kwabhalwa amabala amhlophe. Lelibhodlela likhanya liphathele umuthi wokufafaza.

Ibhokisi elimhlophe elibhalwe ngamabala aluhlaza, liphinde futhi libhalwe ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka elikhanya futhi lilombala olucezu oluhlaza, eceleni kwalo lelibhokisi kulephakethi lamaphilisi lalo leliphakethi likhanya liluhlaza liphathele amaphilisi.

Isikhathi esesizangena kiso yisikhathi somqando. Asosikhathi esihle ikakhulu ebantwaneni abancane. Abazali kungakho kumele babone ukuthi bayathenga imithi yokukhwehlela, bathenge imithi yokupholisa izifuba, bathenge imithi yokuthi abantwana bengahlatshwa yizihlabo, kukho konke babagqokise bakhudumale.

Izinyamazana lazo zilayo imithi okuthi nxa zithe zagula iyethengwa lapho okuthengiswa khona imithi yezinyamazana. Zibuye zingahlatshwa kumbe zinathiswe. Kuqakathekile ukuthi inyamazana lazo zinakekelwe ikakhulu lezi ezasemakhaya okunjengabo nkomo labombuzi, labozinja labozimvu.

Izandla ezimbili ezigqoke amagilavusi, omunye ugqoke amagilavusi aluhlaza okwesibhakabhaka omunye ugqoke amagilavusi amabili. Izandla zombili ziphethe imithi ekhanya kuyimithi yokuhlaba ijekiseni baphinde futhi bawathwala lamajekiseni lawo okutshengisa khona ukuthi sebelungiselela ukuyahlaba izigulani.

Imbodlela emnyama elombala omhlophe ,embaleni omhlophe kubhalwe amabala amnyama echaza ibizo lomuthi aphinde njalo achaze ukuthi umuthi lo usetshenziswa ngabantu abangakanani njalo bawusebenzisa bethatha izilinganiso ezingakanani.

Siyeza isikhathi somqando. Isikhathi lapho abantu abanengi ababulawa khona yikukhwehlela. Kudinga ukuthi abantu bahle bazilungiselele bathenge umuthi okufana lalo okuthiwa yi benylin osiza ekuthambiseni isifuba lekuqedeni ukukhwehlela.

Sesisondele isikhathi somqando abazali abahlakaniphileyo bayahamba bayothenga imithi yokukhwehlela bahlale beyibekile ukuze nxa isikhathi somqando siqala abantu bengenwa ngamakhaza beqala ukukhwehlela bangatshoni bethwala nzima bathathe imithi banathise abantwana

Ibhokisi lamaphilisi eliluhlaza elibhalwe ngamabala akhanya echasisa ukuthi amaphilisi lawa ngumhlobo bani aphinde njalo achasise ukuthi anathwa njani. Eceleni kwawo kulamaphilisi akhanya emhlophe. Amanye asevuliwe abekwa phansi amanye lokhe evaliwe.

Ibhokisi lamaphilisi elimhlophe elilombala oluhlaza liphinde libe lombala olithanga. Leli bhokisi libhalwe ngamabala amnyama libhalwe inani lamaphilisi atholakala phakathi .Liphinde libhalwe imniningwana echaza ukuthi amaphilisi lawo athathwa kanjani njalo emangaki .

Le yimithi yesilungu eyehlukeneyo esiza abantu ngokukhwehlela kuqakathekile ukuthi abantu nxa belomkhuhlane wokukhwehlela bayithathe le mithi ngoba ibasiza.

Ibhokisi lamaphilizi elilombala omhlophe elibhalwe ngamabala amnyama liphinde libe lomzila oliqamulayo oluhlaza okwesibhakabhaka. Eceleni kulamaphilizi asephepheni elicazimulayo . Phakathi kwaleliphepha ,kulamaphilizi alitshumi.

Ibhodlela elimhlophe elilombala oluhlaza okwesibhakabhaka lelibhodlela libhalwe ngamabala amnyama laphinda futhi labhalwa ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka lilomfanekiso wamahlamvu. Eceleni kulamaphilisi.

Umuthi ophakathi kwetshubhu elimhlophe elilesivalo esimhlophe ibhalwe ngamabala alunsomi or ububende phecelezi i-purple. Umuthi lo ungabe kungumuthi osetshenziswa ngabantu abalezikhumba ezingekho kahle.

omama abazithweleyo kuqakathekile ukuthi bahambe esibhedlela bayohlolwa isisu sisasesincane ukwenzela ukuthi kubonakale nxa kungabe kukhona okungahambi kahle emntwaneni kumbe emzimbeni yabo kuhle kwelatshwe masinya khathesi sokulemithi abayiphiwayo abantu abazithweleyo abayinathayo ukuze ibavikele kwezinye izifo

ibhokisi eliphathela amaphilisi elilombala oluhlaza okwesibhakabhaka liphinde libe lombala omhlophe lapho okulombala omhlophe khona kubhalwe namabala abomvu liphinde libe lombala obomvu lapha okulombala obomvu khona kubhalwe inani lamaphilizi amaphilizi angamatshumi ababili lane ekhanya ngamaphilisi okuziqinisa

Amabhokisi ehlukeneyo. Elinye limhlophe. Libhalwe ngamabala akuhlaza. Liphinde libe lombala ongathi uya kolunsomi. Elinye liphinde libemhlophe. Libe lombala oluhlaza. Elinye njalo limhlophe, lilombala omnyama. Kulembodleia phambili, layo, emhlophe, ebhalwe ngamabala amnyama.

esikhathini esinengi ungabona ulesifo sesikhumba uyaqhubuka kuyabe kusitsho ukuthi kukhona okungahambi kahle egazini kungakho kufanelekile ukuthi uhambe uyekubo dokotela bakubhalele umuthi kungaba yi tube bazafika bakunike lelo tube ugcobise lowo muthi ngendlela abazakutshela ngayo

Abantu abanengi balohlupho lokubulawa yinkankila ngakho ungaya esibhedlela kumbe uye kudokotela uyakubhalela umuthi ongahamba uyewuthenga ekhemesi. Lowo muthi uyasiza kakhulu uyawufaka emakhaleni uwuhotshe kumbe uwudubulele emakhaleni kuba ngcono.

Esikhathini esinengi nxa izihlahla ziqala ukuhluma abantu abanengi bahlutshwa ngamehlo. Ayaluma aphume inyembezi. Ikhona imithi efana lemithi okuthwa yiOsmodrop. Leyimithi iyasiza kakhulu. Nxa ulohlupho olufana lalolu uyahamba kusomaKhemisi uyomlandisela abesekunika umuthi ukuthi uyothontisela amehlo aphole.

Ibhodlela elilombala oyibubende phezulu laqunywa ngombala obomvu, lilesivalo esimhlophe libhalwe ngamabala amhlophe atshengisa ukuthi liphathela amaphilisi asiza ukwehlisa umfutho wegazi. Liphatha amaphilisi angamatshumi ayisithupha.

Imbodlela ende elesivalo esimnyama liphethe umuthi omnyama. Lilephepha elifakiweyo elilithanga liphinde libhalwe ngamabala amhlophe phezu kombala obomvu. Libhalwe futhi ngamabala amnyama. Lilomfanekiso wezithelo otshengisa ukuthi lumuthi wenziwe ngezithelo.

Kujwayelekile ukuthi umuntu nxa segula kakhulu engasela mandla engasakwanisi ukuzidlela bamfake amanzi, amanzi lawa akhanya kuyabe kulokudla phakathi aphinde futhi enze umuntu aqine ngemva kokumfaka amambodlela ambalwa umuntu uyenelisa ukusukuma enelise ukuzihambela acine esephilile.

Amambodlela amabili amade alombala ocazimulayo. Phezulu ezivalweni eyinye ilombala obomvu loluhlaza. Eyinye njalo iphinde ibe lombala obomvu loluhlaza okwesibhakabhaka. Umuthi ophakathi uyakhanyela, ungamanzi. Kukhanya yijekiseni.

Ibhodlela elimhlophe elilombala okwesibhakabhaka liphinde libe lombala futhi omnyama lapha okumnyama khona kubhalwe ngamabala amhlophe kubhalwe inani lamaphilisi, amaphilisi angamatshumi ayisithupha.

Ibhokisi elimhlophe elilomzila obomvu leli bhokisi libhalwe ngamabala amnyama ibhokisi leli kungathi ngelama pills lilonombolo 5 ekucineni ngale laye obalazwe ngemibala ehlukeneyo

Omama labo baba abahlakaniphileyo sebeqalile ukuthenga imithi yokukhwehlela, bayibeke emakhaya besenzela ukuthi nxa sokuqala amakhaza ababi lo hlupho lokugijima bedinga imithi ngonaybayabe belayo eduzane sebethatha beselapha abantwana kumbe bezelaphe bona.

ibhokisi eliluhlaza okwesibhakabhaka elibhalwe ngamabala amyama eceleni kwalo kubhalwe ngamabalala eceleni kwalo kulephakethi lamphilizi elivaliweyo kuphinde kube lamaphilizi ahazwe phansi amaphilizi kukhona akulaphayo kubhaliwe uninikwana ebhokisini.

Iphakethe lamaphilisi elilombala omhlophe, liphinde libe lombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Libhaliwe ngamabala amnyama. Kukhanya kubhalwe imininingwane yokuthi amaphilisi lawa anathwa njani njalo anathwa kangaki ngosuku. Eceleni abekiwe amaphilisi akhona.

Ibhokisi elimhlophe. Elibhalwe ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka. Liphinde libelombala olithanga. Lelibhokisi likhanya liphathela amaphilisi, angaba ngamaphilisi angaba ngamatshumi amane phakathi.

Amabhokisi amaphilizi ayimbala ehlukeneyo kulombala olithanga obuye ubelomzila oluhlaza okwesibhakabhaka kubelombala obomvu kube lombala omsundu kubelombala oluhlaza okwesibhakabhaka wonke lawa ngamabhokisi aphathela amaphilisi..

Imithi yezibhedlela ezihlukeneyo libhokisi elibhalwe ngamabala amnyama liphende lobhalwe ngabomvu liphinde eceleni libe lombala olithanga duze kwebhokisi kukhona amabhodlela okumnyama okulemithi yokuhlabisa ijekiseni kulejekiseni futhi eceleni lazo ezibekiweyo.

Imithi yesilungu lamaphilisi esilungu kuqakathekile ukuthi anathwe njalo asetshenziswe ngokulandelela imigomo yawo. Lokho kwenza kuvikele izigulane emaphutheni abangabe bengawenza.

Lo ngumuthi wesilungu osetshenziswa ngabantu nxa belenkinga yamehlo. Usetshenziswa ngokuthi kufanele umuntu awuthele emehlweni nxa ebuhlungu kumbe engaboni kahle. Kuqakathekile ukuthi umuntu awusebenzise ngendlela efaneleyo.

Amaphilisi esilungu lemithi yesilungu iqakathekile ngoba iyenza imisebenzi yabodokotela ibelula ekwelapheni iziguli ezingabe zehlukenile .Kuqakathekile njalo ukuthi umuntu alandele imigomela yabo.

Imithi yesimanje isiyandise ukutholaka kakhulu ezibhedlela akusafani lakudala lapho abantu ababengatholi khona imithi njalo bethwala nzima ukuze balatshwe kulezi insuku imithi isitholakala izibhedlela zonke.

Abazempilakahle bakubone kufanele ukuthi bake baphume benze umkhankaso oqondane labatsha. Ikakhulu labo asebengene kuzidakamizwa bangena etshwaleni. Kukhanya baze bacela ukuthi baphelekezelwe ngabomthetho amasotsha lamapholisa.

Ilizwe elifana leRwanda liyakuqakathekisa kakhulu ukuphumelela kwabantu besifazana lokubona abantwana bekhula kahle. Ngaso sonke isikhathi bayenza imikhankaso yokufundisa abantu besifazana ukuthi kumele bazisize njani okuzokwenza futhi benelise ukugcina imuli zabo ziphile kahle.

Omama bayakhuthazwa ngaso sonke isikhathi ukuthi bahambise abantwana ezibhedlela ukuze bayohlatshwa lokuthontiselwa imithi ebavikela emkhuhlaneni eyisithupha eyingozi empilweni zabantwana imkhuhlane efana labondingindi lomkhuhlane wamaketane.

Umama okhanya ulabantwana abancane , umama ugqoke isigqoko esilombala olithanga siphinde sibe lombala omhlophe phezulu , phezulu ufake isipenede esophawu okutshengisa I HIV , abantwana baphethe amaphepha atshengisa iflegi ye Rwanda

Abezempilakahle bajwayele ukubuthana elizweni leRwanda. Bezama ukuthi, badlulise imilayezo kubantu abatsha. Ukuthi baziphathe njani abantu abasakhulayo. Bavikeleke njani, emkhuhlaneni. Lokuthi kumele babengabantu abalesimilo esinjani ukuze baphile kahle.

Kuba kuhle kakhulu nxa umama esethe wabusiswa ngamaphahla umama uphethe abantwana ababili omunye umbeke duze kwesifuba omunye umbeke emathangeni kubanzima khona kodwa kuphinde kube lula futhi ekuthini uzonakekela esizwa ngubani nxa ubaba ekhona ekhaya kulula kakhulu bazancedisana lobaba.

Abantwana abanengi bahleli phansi, bagqoke izikipa ezilombala obomvana bahleli lomama womlungu, umama womlungu ugqoke isigqoko esimnyama waphinde wafaka amagogorosi akhe angaba ngawamehlo kukhanya nguye ongumbalisi walababantwana.

ilizwe le Rwanda lingelinye lamazwe elinakekela kakhulu abantwana abantwana abancane abasala emakhaya abasavunyelwa ukuthi bahlalebayakhuthazwa ukuthi bahambe esikolo lapho abafika banikwe khona ukudla bangaqeda ukudla badlala dlale sebebuyela emakhaya lokhu kwenzala ukusiza abantwana abangatholi ngendlela ukudla emakahaya

Imuli wkhanya ijabulile kakhulu. Ubaba, umama lomntwana. Laba ngabantu abakhanya behlele kahle impilo yabo. Behlele kahle imuli yabo. Bafuna ukuphila impilo enhle, impilo emnandi, impilo ezobenza banakekele kuhle abantwana babo. Ngendlela abafisa ngayo.

esibhedlela endlini lapho okuhlala khona abantwana umongikazi ugqoke ijazi lakhe elilombala oyisibhakabhaka wafaka ingwane yakhe emhlophe ebhedeni kukhanya kulosane uyalulungisa usane ezandleni ugqoke amaglavusi ukuze anagatheleli usane imikhuhlane

Abezempilakahle abathathu bagombolozele umama okhanya ngumama omutsha oqala ukuthola umntwana , umama lo bamfundisa ukumunyisa umntwana bam'khangele ukuthi babone ukuthi ngeqiniso ngeqiniso umntwana uyamunya ngoba bathi kubuhlungu ukumunyisa umntwana nxa uqala.

abantwana ababili abakhanya begula omunye ukhanya lulimele esendleni ngoba bamvale isanda phambikwabo kulama bhlola omoya abawadlalisayo laba abantwana bayafana ungathi bagamaphahla

Ibhakani eliluhlaza okwesibhakabhaka elibhalwe ngamabala amhlophe ukuthi SOS children's villages lilomfanekiso yabantwana abababili sikhula besisazi ukuthi abantwana abafunda kulesisikolo kungaba ngabantwana avazintandane abangela bantu ababanakekwlayo.

Inkundla ezenzelwe abantwana ezigabeni ziqakathekile ngoba ziyenza abantwana bakhululeke ekudlaleni kwabo njalo bayabe bevikelekile ezingozini ezingabe zingabahlasela emigwaqweni

Odokotela labomongikazi babantwana . Kuqakathekile njalo kuyadingeka ukuthi bafundiswe kabanzi ngokugcinwa lokwelapha kwabantwana . Lokhu kwenzakala ukuthi babelolwazi njalo bavikele abantwana ukuthi bangafi.

Udokotela uhlola umntwana ophethwe ngunina. Lokhu kutshengisa ukuba odokotela kufanele basebenzisane labazali nxa behambisa abantwana esibhedlela ngoba inengi labantwana liyabesaba odokotela.

Abantu ababili abasendlini yokuhlola, okuyindlu kadokotela. Udokotela ugqoke ijazi lakhe elimhlophe ufake isikhali sakhe asisebenzisa ukuzwa ukutshaya kwenhliziyo endleleni wasesibeka esinye esifubeni sikamama ohleli phezu kwesitulo esimnyama.

Abantu abathathu umongikazi ogqoke ezimhlophe wavala amakhala ngesifonyo. Labo mama ababili. Oyedwa uhleli esitulweni, oyedwa umile. Kukhanya kusesengabantu abatsha. Akukabi ngabantu asebekhulile. Lo omunye welule isandla. Umongikazi umthatha igazi.

Abantu abanikela ngegazi benza umsebenzi omkhulu kakhulu ngoba ezibhedlela bayagula abantu kufunakale igazi besebethatha lonalelo elinikelwa ngabantu bayelithengisa ,sebelithengisela abagulayo lapho abenza khona iphutha ukuthi balithengise bona beliphiwa mahara.

Ubaba uze esibhedlela ukhanya ulohlupho lwamehlo udokotela usefike wamfaka emtshineni ozomenza abone ukuthi amehlo akhe kungabe alani ubaba sekhange usecelwe ukuthi afake ubuso bonke phakathi kwalowo mtshina akhangele phakathi kwalowo mtshina, umtshina uzatsho ukuthi uhlupho lungaphi.

Asibo bonke abantu abasebenza ezibhedlela abango nurse labodokotela. Abanye bangomabhalane, abanye bangosoma khemisi. Abanye bangosoma khemisi abahlanganisa imithi kanye lamaphilizi ukuze iyethengiswa ekhemesi.

Udokotela osebenza ukuhlola izicubu, kungaba ngamathe, kungaba yimichemo, kungabe yizikhwehlela. Phambi kwakhe kulemitshina, eyiyo ayisebenzisayo nxa ehlola lezizicubu. Ugqoke ijazi elimhlophe, wazivala amakhala, ukuze angahotshi imithi asebenzisa yona ukuthi ahlole, ngoba iyingozi.

Amadoda amabili aphakathi kwendlu okukhanya yindlu kadokotela lapho ahlolela khona izigulane zakhe. Babambe umtshina, lumtshina lo ukhanya ngumtshina abawusebenzisa nxa behlola. Omunye walamadoda ugqoke ijazi elimhlophe, omunye ugqoke iyembe eluhlaza okwesibhakabhaka.

Esikhathini esinengi kujwayelekile ukuthi nxa kulemidlalo kube khona abantu bosizo lakuqala abe first aid, abafana laba abgqoke amajazi aluhlaza aleziphambano ezibomvu ngemuva okutshengisela khona ukuthi ngabosizo lokuqala.

Kudala abantu abakade bekhubazekile, bebehlaliswa emakhaya. Bengavunyelwa ukuthi bahambe, kumbe baye ezikolweni. Kodwa ngalezi insuku ke, sekukuhle okunye okumangalisayo! Abezemfundo labezempilakahle, bayabathatha lababantwana babafundise. Abanye bakhona balamakhono, amahle kakhulu! Kungaba ngamakhono okuhlabela, kungaba ngamakhono okubaza, kungaba ngamakhono okuthunga. Bayabasiza, baphumelele.

Udokotela ugqoke ijazilakhe elimhlophe, ukuthi ngudokotela simbona ngensimbi yakhe le ahlala ayigaxile. Ukhanya ubehlola isigulane usezobhala ngakuthole esigulaneni usendlini lapho okulaliswa khona abagulayo .

Abantu abasebenza ezitolo zokuthengisa imithi emakhemesi, ngabantu abafundileyo. Abanengi bakhona baphosa babe leziqu zabodokotela futhi ngabantu abenelisa ukuthi babale umbhalo obhalwe ngodokotela ngoba isikhathi esinengi odokotela babhala imbhalo engabonakaliyo kodwa abezitolo zemithi bayenelisa ukuthi bayibale.

ngalezo insuku ababalisi odokotela omongi bayagqoka kule kakhulu babophe amathayi besebefaka amajazi amajazi abo amhlophe amajazi la ngawokubavikela ukuthi bengancoli besokubonakala ke nomehluko phakathi kwabanye lodokotela, udokotela ugaxa ithuluzi lakhe yikho okumyenza ehlukane kwabanye

Abesifazana abathathu abakhanya besebwnza esibhendlela ababili babona besebenzisa amagogorosi omunye ugaxe ibizo entanyeni lokhu kwenzela ukuthi wonke umuntu abemazi ukuthi ungubani laba abanye amabizo abo abawagaxanga

Abantu ababili owesifazana lowesilisa owesilisa ugqoke ingubo ezimhlophe waphinda wagqoka amagilovisi amhlophe uphethe ithuluzi ukhanya ubambe isandla sikamama umama uhleli phezu kombheda kukhanya akezwa kahle kukhona lo owezempilakahle ozama ukuthi amenze khona mhlawumbe uyamelapha.

Umongikazi uthatha igazi, lokhu ukwenzela ukuthi igazi liyehlolwa imikhuhlane engabe ihlasela isigulane lesi. Kuqakathekile ukuthi izisebenzi zesibhedlela zifundiswe ngokuqakatheka lokubaluleka kokuhlola igazi.

Kuqakathekile ukuthi izibhedlela ziqhatshe abantu abafaneleyo, njalo abawaziyo umsebenzi wabo, .Lokhu kwenza ukuthi umsebenzi uhambe kalula ezibhedlela, njalo labagulayo basizwe ngokuphangisa, njalo ngokufaneleyo.

Zonke izisebenzi zasesibhedlela kufane njalo kuqakathekile ukuthi basebenzisane kahle. Omongikazi labodokotela kuqakathekile ukuthi babe lobudlelwano obuhle ngazo zonke izikhathi ukuze umsebenzi uhambe kahle.

Abantu abasebenza ezibhedlela kuqakathekile ukuthi basebenzisane kahle labantu njalo babekwazi ukuphatha kahle izigulane lokhu kwenza izigulane zikhululeke ngoba ziyabe zikwazi ukuthi baphethwe kahle

Ihelisiwe imithi eheliswe ngendlela esebenza ngayo. Iheliswe ngemibala yaphinda yaheliswa ngokuthi lo ngowani. Yonke le elapha phezulu kukhanya kuyimithi ekhanya ingeyezilonda egcotshiswayo.

Amabhokisi alemithi kukhanya kusekhemisi. Amabhokisi la kulamhlophe, abhalwe ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka. Kubekhona elinye elimhlophe lokubomvu elilamabala abhalwe ngokulithanga. Besekusiba lelinye futhi njalo elibomvu lokumhlophe elilemfanekiso.

Abantu abathengisa imithi ezitolo zemithi, emakhemisi, ngabantu abanakekelayo abantu kakhulu. Bayazi ukuthi nxa umuntu esethe wabhalelwa amaphilizi ukuthi azowathenga ekhemisi, ngodokotela, kumele bawanathe lawo maphilizi, sebesiba lakho ukuthi bafake amanzi ukwenzela ukuthi umuntu nxa eqeda utheng' amaphilizi ahle awanathe, ehambe ekhaya amaphilizi sesebenza emzimbeni.

Abantu ababili, owesilisa lowesifazana, owesilisa uphambili owesifazane usemuva bangena ekhemisi baphethe amaphepha abawabhalelwe ngodokotela ukuthi bazothenga imithi ekhemisi.

Sezinengi izitolo ezithengisa imithi amakhemisi ezinye zisebenza kusukela ekuseni ziyovalwa ntambama ezinye njalo zisebenza kusukelwa ekuseni azivalwa abakwenzayo kuphela yikuntshintsha izisebenzi besenzela ukuthi bakhona abanye abantu abagula phakathi kobusuku ababeyidinga imithi.

Osomakhemisi bayakuthanda ukuthi babeke imithi yabo kuhle ngendlela ehlelekileyo . Bayibeke ngendlela esebenza ngayo esingathi eyokukhwehlela abantwana abadala bayibeke yodwa, eyenhlungu ezabadala lezabantwana babeke yodwa bayibeke njalonjalo nje okwenza kube lula lanxa ngesikhathi sebethengisa bayabebekwazi ukuthi umuthi onje utholakala ngaphi.

Abantu bengaya esibhedlela bayebonwa ngodokotela. Sokujwayelekile ukuthi bababhalele incwadi ezibavumeza ukuthi bayothenga amaphilizi ezitolo zokuthengisa amaphilizi. Lezi zitolo zibizwa kuthwa ngamakhemesi.

Izitolo zokuthengisa imithi okubizwa kuthiwa ngama khemesi sezigcwele indawana yonke .Lezi zitolo ziyasiza kakhulu ngoba zakhiwe duze lezibhedlela .Ezinye njalo zakhiwa duze lezibhedlela zabo dokotela abazisebenza bebodwa .

Amabhokisi amanengi abekwe phansi alemibala ehlukahlukene. Kulebhokisi eliluhlaza okwesibhakabhaka labhalwa ngamabala amhlophe, kubelebhokisi eliluhlaza lelilombala omhlophe, kubelebhokisi elimhlophe elibhalwe ngamabala aluhlaza. Wonke la amabhokisi athwala amaphilizi asiza ukwelapha. Kungaba ngumphimbo kungaba yibuhlungu bomzimba.

Izitolo ezithengisa imithi amakhemesi, kuba kuhle ukuthi zibe khona endaweni ezinengi. Ikakhulu zibe duzane lezibhedlela. Lokhu kuzasiza abantu nxa bephuma Kubo dokotela beqeda ukuhlolwa bebhalelwa incwadi zokuthi bayethenga amaphilisi. Bahlezi badlule ekhemesi bethenga.

Umuntu osebenza ekhemisi, usomakhemisi kudinga kube ngumuntu ololwazi kakhulu ngezemithi. Futhi kudinga kubengumuntu oyenelisa ukubala imibhalo yabodokotela ngoba kwesinye isikhathi odokotela indlela ababhala ngayo inzima ukuthi ibalwe ngumuntu nje kodwa oSomakhemisi bayenelisa ukuthi bayibale leyo mbhalo.

Amakhemesi aqakathekile ukuthi ahlale egcwele njalo ebelawo wonke amaphilisi lemithi engabe edingwa ngabantu lokhu kwenza ukuba bawathole kalula njalo bathole usizo kalula

Le yikhemesi ethengisa imithi lamaphilisi awemihlobo etshiyeneyo. Kuqakathekile n ukuthi amakhemisi ahlale njalo elemithi, lamaphilisi, ayabe edingwa ngabantu ukuze bathole usizo kalula.

Ikhabothi elimhlophe elileshelufu, eliphethwe ngokuluhlaza phezu kwalelo shelufu kulama bokisi emithi yehlukeneyo kulamabhokisi amhlophe amanye abomvu amanye aluhlaza

Abantu abasebenza ekhemesi kumele kubengabantu abawufundeleyo umsebenzi wabo futhi abantu abazi konke ngezemithi ngoba nxa ungelalwazi ungaqabuka usunike umuntu umuthi ongayisiwo. Umuthi uzagcina umbulala lowomuntu wena ubususiyafela ejele.

Abantu abasebenza njengabo soma khemisi ngabantu abafundela ngezemithi abaphose bafane labodokotela ngoba bayazi imithi ukuthi yimithi eyelaphani njalo yimithi esebenza njani yikho isikhathi esinengi odokotela bayabhala osomakhemisi bebesebe fika bebanika labo ababhalelweyo imithi eqondileyo.

odokotela bajwayele ukuthi bangahlola abantu bababhalele incwadi ukuthi bethenga imithi ekhemisi ekhemesi imithi iyatholakala yonke ngaso sonke isikhathi kukalutshwana ukuthi ufike ekhemesi udinga umuthi uwuswele

Ukutholakala kwama famasi ezigabeni ezitshiyeneyo kuqakathekile ngoba kwenza abantu bathole amaphilisi kalula kanye lemithi kalula abayidingayo bengazange bayahamba ezibhedlela ezitshiyeneyo.

Kuqakathekile ukuthi izibhedlela zibelemota ezikwanileyo njalo ezifaneleyo ezithwala izigulane. Lokho kwenza imisebenzi ibelula njalo abantu bathole usizo ngokuphangisa. Abantu abanengi abahlala emakhaya abalakho ukuthola usizo ngoba bengelamota ezikwanileyo.

Imithi lamaphilisi esimanje aqakathekile, njalo kufanele ngazo zonke izikhathi atholakale kalula, ngoba bakhona abantu asebephila ngawo amaphilisi, ukuze impilo yabo iphileke kangcono.

Izindawo ezithengisa amaphilisi lemithi ziqakathekile ukuthi zitholakale ezindaweni zonke ezihlala abantu lokhu kwenza ukuthi lanxa umuntu engezwa kahle athole amaphilisi lemithi eduzane laye.

Omongikazi ababili bageza izandla lokhu bengabe bakwenzela ukufundisa abantu ngokuqakatheka kokuhlala begeza izandla ngoba kuyavikela emikhuhlaneni engabe iphephetheka kalula.

Kuyadingeka ngaso sonke isikhathi ukuthi abantu abatsha bengahlalahlala baqoqane benze imbuthano babize abezempilakahle kumbe bona bodwa bafundisane ngendlela ezingabasiza langendlela ezingabakhipha phakathi kwezidakamizwa.

Ibhakane eliluhlaza elikhanya libhalwe ngamabala amnyama okubhalwe ulimi lwakuleyo ndawo lophawo lwakuleyo ndawo ulimi lwakhona lwaziwa ngabantu bakuleyo ndawo nxa ungalwazi ngeke uzwe ukuthi bakhuluma ngani

Imikhankaselo yezempilakahle, iqakathekile ezigabeni zethu. Odokotela bayakwazi ukuhamba befundisa abantu kabanzi, ngokuziphatha kahle. Langokuzivikela emikhuhlane, engabe iphephetheka kalula.

abezempilakahle namuhla baphume baya ezikolweni ukuthi beyokwenza umkhankaso wabo wokufundisa abantwana abangamantombazana labafana indlela zokuziphatha ukuze bangathathi imkhuhlane ethelelwana ngokocansi abezempilakahle bagqoke amajazi abo amhlophe balindele abantwana baphume bazoxoxisana labo

Abezempilakahle sebakubona kulithuba elihle lokuthi benze imikhankaso. Esikhathini esinengi ,bayaphuma bangene emakhaya befundisa abantu ngendlela zokuzivikela emikhuhlaneni eminengi.

Abezempilakahle bathanda ukubona abantu bephilile. Sebaze baphuma losuku okuthiwa yi International Condom Day. Usuku lolu bayabe befundisa abatsha, befundisa abantu bonke ngendlela yokusebenzisa ijazi lomkhwenyana elibizwa kuthiwa yi condom. Elivikela izifo zocansi.

Abezempilakahle baphume umkhankaso befuna ukuyafundisa ngabantu abesilisa. Ngesifo somdlavuza kumbe imvukuzane ajwayele ukubahlasela ebizwa ngokuthi yi prostate cancer. Abantu besilisa abanengi baba lenhloni ukuthi baye esibhedlela bayehlolwa yikho bephume umkhankaso abantu abezempilakahle ukuthi bayabafundisa.

Eskhathini esinengi kubanzima kwabatsha ukuthi baphume bayezibhedlela bayodingisisa esempilakahle kumbe nxa begula bayebuzisisa ngemkhuhlane kodwa sokwabalula kwabezempilakahle sebakubona kufanele ukuthi baphume bona balande abantu phandle bayebafundisa ikakhuhlu ngemikhuhlane langezdakamizwa ezilimaza abantu abatsha.

Izisebenzi zonke zesibhedlela kuqakathekile ukuthi bahambele abantu ezindaweni zabo zokuhlala bafike babafundise ngempilakahle langokuzipilisa kahle ezindaweni labo loku kubavikela emkhuhlaneni eminengi

Odokotela labo mongikazi basebenzisa abantu esigabeni. Lokhu kubonisa usizo olukhulu ikakhulu ezigabeni lezi ezinga finyeleli ukuya ezibhedlela, balakho ukuthola usizo ngokuthola amakhambi abasizayo lakho konke okungabe kubehlula bengazange bayafinyelela ezibhedlela.

Bayaludinga usizo olufana lalolu, abantwana abancane abangamantombazana. Abasanda kungena esikhathini. Bayayidinga imisubelo, yokuthi bayisebenzise. Bagcike! Ukuze bangangcolisi izigqoko zabo, nxa besesikhathini. Bayaludinga futhi ulwazi lukuthi kwenzakalani emizimbeni yabo, nxa sebethe baba sesikhathini.

Esikhathini esinengi abazempilakahle bayasikhuthaza ukuthi kumele sibone ukuthi ukudla esikudlayo yikudla okulungele imizimba yethu ,okwakha imizimba hayi ukudla okudala izifo emzimbeni. Bayakuqakathesa ukuthi abantu ababone ukuthi ngaso sonke isikhathi badla indumba ngoba indumba zilokudla okulungele imizimba yethu .

Imibala eyisithupha, owokuqala ophezulu ubomvu ,ulandelwe ngolombala wamahalantshisi, abawubiza bethi uyi orange, besekulandela olithanga, kulandele oluhlaza okotshani, kuphinde futhi kulandele oluhlaza okwesibhakabhaka, besekucina ngombala abathi uluhlomi.

Abantwana abangamantombazana bayasidinga isikhathi ezifana lalesi lapha ababuthaniswa khona bafundiswe ngendlela zokuziphatha nxa sebeqala ukungena esikhathini. Abanye abantwana kabahlali labazali, kabalabo abantu abangabafundisa ngokuthi nxa umuntu esethe wangena esikhathini , kwenzakalani emzimbeni wakhe. Kuyini okumele akwenze, kuyini okumele angakwenzi.

Kuqakathekile ukuthi nxa uzazi ukuthi ungumuntu ophila ngamaphilizi ngaso sonke isikhathi uthathe amaphilisi akho uwanathe ungeqisi ilanga ungadeleli amaphilisi ngoba abanengi baphila ngenxa yawo

Abesifazana ababili ,umama ofake iqiye eluhlaza okwesibhakabhaka uhleli phansi .Kuphinde kube lontombazana ogqoke isikhipha esiluhlaza okwesibhakabhaka. Uphethe usiba ,kukhanya ngowezempilakahle ke lo isisebenzi sakhona .Uxoxisana lomama.

Abantwana abangamankazana babalobunzima nxa sebefika esikhathini sokuthomba ngoba akusibo bonke abathola izinto zokusebenzisa nxa besesikhathini. Abanye abazali abenelisi kodwa siyabonga sokulecebo elitsha elabuyayo lokuthi bafundise abantwana abangamankazana ukuzithungela izinto zabo zokusebenzisa nxa besesikhathini.

Abantwana abangamantombazana nxa sebefika eskhathini sokuthomba .Baba lobunzima. obukhulu kakhulu .Abanye bavela emakhaya lapho abangenelisi khona ukuthi babathengele izinto zokugqoka nxa besekhathini kodwa sokukhona abantu abahamba befundisa amantomabazana ukuzithungela izinto zabo zokugqoka nxa beseskhathini .

Ekuqaleni i"Hiv Aids "bekuyisifo ebesisesatshwa ngabantu kakhulu kodwa ngalezi nsuku ngenxa yokuthi imithi isikhona futhi abantu sebelolwazi olukhulu ngayo sebesenelisa nje ukuziphilela njengabo bonke abantu kuphela kumele badle amaphilizi abo ukuthi baphile.

Udokotela ugqoke ijazi eliluhlaza wazivala amakhala phambi kwakhe kulelembu elimhlophe. Uphinde wazivikela futhi ezandleni wagqoka amagilavisi. Kulomuntu ohleli phambi kwakhe okhanye elule isandla ukuthi amthathe igazi.

Abantu abahlanu. Abane ngabesifazana oyedwa ngowesilisa. Bakhanya bahleli ezitulweni ezimhlophe. Lapha abahleli khona kulotshani obuluhlaza tshoko. Lababantu bakhanya baxoxa ngendlela zokuziphilisa bengabantu besifazana kumbe indlela zokuzivikela emkhuhlaneni ejwayele ukuhamba abantu besifazana.

Udokotela uthatha igazi kowesimama ukuze ahlole igazi leli. Kuqakathekile ukuba abantu behlolwe igazi ukuze babekwazi isimakanjani sempilo yabo, bazivikele emkhuhlaneni.

Abezempilakahle bayakhuthaza ukuthi umama nxa esebona ukuthi usezithwele akaphangise masinya eze esibhedlela ikakhulu engakafiki inyanga ezintathu ukuze nxa kukhona okungabe kungahambi kahle emzimbeni womntwana bahle bakulungise masinyane.

Umuntu wesifazana kukhanya ngumama ozithweleyo uthwele amanzi ngegilazi kwesinye isandla ukhanya uphethe iphilisi selungiselela ukuthi aliphose emlonyeni abeselandelisela ngamanzi , kuqakathekile ukuthi abantu babambe izikhathi zabo zamaphilisi.

abafana abakhulileyo abakhanya sebengama jaha abangaba sebentombi kodwa kuyadingeka ukuthi bafundiswe indlela yokuziphatha ukuthi njengoba sebengamajaha alezintombi bengathelelani imikhuhlane kuyadingeka bafundiswe ngemikhuhlane ekhona ikakhulu ethelelwana ngocasi

Ukufundiswa ko kwanda lokwandiswa kwabantwana kuqakathekile ngoba omama abanengi abasemakhaya abafundiswa kabanzi ngokuzivikela, uthola omama sebelabantwana abanengi abangakwanisiyo ukuba gcina.

Lo ngumfanekiso obonisa amadoda amabili akhulileyo njalo babonakala engathi bayathandana ngoba bemoyizela njalo bebukeka bejabulile ngokubambana kwabo.

Kuqakathekile ukuthi umuntu lomuntu abesazi isimo sakhe segazi. Lokhu kwenzela ukuthi abekwazi ukuthi impiloyakhe iyisimakanjani. Ezibhedlela sebekwenza kubelula ukuthi umuntu lomuntu ahlole umkhuhlane wengculaza.

Izikolo kuqakathekile ukuthi bafundise abantwana kabanzi ngezocansi njalo lokuqakatheka kokuzigcina ebantwaneni. Lokhu kuyabavikela emkhuhlaneni engabe ibangelwa ngokushesha ukwenza okocansi bengakakhuli.

kuqakathekile ukuthi abantu bafundiswe ngezocansi lokhu kwenzelwa ukuthi imkhuhlane ebangelwa ngezocansi ivikelwe njalo ingaphephethiswa ngokuthi abantu bengabi lolwazi lokuthi ucansi lwenziwa njani

Umongikazi uhlola umntwana ophethwe ngunina abantwana kuyadingakala ukuthi bahanjiswe esibhedlela mihla langemihla ukuze bahlolwe ukuthi bakhula kanjani lokhu kuyavikela lemikhuhlane engabahlasela bebancane.

Amankazana asegumbini lokufunda bayathunga ngezandla zabo bethunga izinto ezizabasiza ezifundweni zabo. Lokhu kubafundisa kuba lanxa sebekhulile babe lemsebenzi abakwanisa ukuyiyenza ngezandla zabo.

Amanzi ayimpilo bonke abantu bayakhuthazwa ukuthi banathe amanzi. Kungabe yilaba abenza ezemidlalo, bona ke kumele awanathe ngoba isikhathi esinengi nxa bezivoxavoxa besenza imidlalo yabo, amanzi amanengi ayaphuma emzimbeni sekumele ke nxa eqeda bawabuyisele ngokuwanatha.

Abantu abenza ezemidlalo, kungabe ngabagijimayo kungabe ngabebhora kungabe ngababhukutshayo, yonke imidlalo nje esebenzisa imizimba kuqakathekile ukuthi labo bahambe kubodokotela bayokhangelwa ukuthi imizimba yabo iphile kahle baphinde baphiwe imithi abayinathayo lamaphilizi abawanathayo abenza imizimba yabo iphile kahle.

Uphawu olutshengisa abantu abenza imidlalo. Banengi abantu asebethanda ukwenza imidlalo. Ekuqaleni bekusenziwa imidlalo yokugijima lemidlalo yebhora. Khathesi sikhona imidlalo yokutshayana abayibiza bethi phecelezi ikarate.

Undoda ubephakathi komncintiswano wokugijima, ugijime waginqa wajuluka waze wacina esephelelwa ngamandla, uthe nxa efika eqeda ukugijima kwakhe wahle wadumela imbodlela yamanzi wanatha lawomanzi ukuze abisele la abeselahlekile ngenxa yokuginqa.

Umuntu ubezivoxavoxa, uthe eqeda ukuzivoxavoxa wazizwa esediniwe njalo esewomile ngoba nxa umuntu ezivixavoxa amanzi amanengi ayalahleka emzimbeni ngokuginqa. Nxa usuthethe waqeda kumele umuntu anathe amanzi abuyisele amanzi lana abeselahlekile.

Ithuluzi elilombala omhlophe liphinde libe lombala oluhlaza okwesibhakabhaka liphinde futhi libelombala ocazimulayo leli thuluzi phansi nxa ulikhangele ungathi lilamavili kutsho olisebenzisayo uyalifuqa.

Udokotela ugqoke ijazi elimhlophe wagaqa ituluzi lakhe, waphinde wabamba elinye ituluzi esitulweni phambi kwakhe kuhleli umntwana ogqoke isikhipha esiluhlaza okwesibhakabhaka uyamkhamisisa ufuna ukubona okungaphakathi, kumbe ufuna ukubona amazinyo omntwana kulabantu ababili abamileyo eceleni abazivikeleyo ngokuvala imilomo lamakhala.

Amanzi ayimpilo, abantu abenza ezemidlalo kuqakathekile ngaso sonke sikhathi behlale belamanzi ikakhulu laba abagijimayo ngoba ngesikhathi begijima amanzi amanengi ayaphuma emzimbeni ebayaginqa balahlekelwe ngamanzi amanengi.

Abantu abenza ezemidlalo kuqakathekile ukuthi bahlala hlale bayekobodokotela bayebahlola batholakale ukuthi imizimba yabo imi ngendlela eqondileyo na nxa kuyikuthi kukhona okungahambi kahle bahambe bayithatha leyo mithi abayabe beyibhalelwe ngodokotela ukuthi bayinathe.

Abantu abenza ezemidlalo ngaso sonke isikhathi bahlala bezivoxavoxa ukwenzela ukuthi lanxa kumbe bayadlala ibhora, kumbe bayagijima imzimba ibe isijwayele. Bathanda futhi ukunatha amanzi besenzela ukuthi imizimba ingatshiswa lilanga ize icine isiphelelwa ngamanzi emzimben ngenxa yokuginqa.

Amanzi ayimpilo ngakho kufanele ukuthi abantu bawanathe ikakhulu laba abenza ezemidlalo nxa beqeda ukuzivoxavoxa kumbe beqeda ukwenza imidlalo yabo kungabe yikugijima kungabe yikudlala ibhola kumele banathe amanzi babuyisele la amanzi aphume emzimbeni yabo ngesikhathi beginqa.

Amathuluzi asetshenziswa ngodokotela nxa behlola abantu. Elokuqala ithuluzi yileli elithathwa ngudokotela afake endlebeni abesebeka esifubeni somuntu. Elilandelayo ngelokuhlola umfutho wegazi, elinye ngelokuhlola ukutshisa umzimba, elinye ngelokuhlola indlebe.

Yibuqhakaqhaka bamathuluzi asetshenziswa ngodokotela. Kulezigelo, kulengqamu, kuleminye imihlobo yamathuluzi ongeke uyiqambe ngamagama ngoba ungayazi. Eminye basebenzisa ukukhipha amazinyo, eminye basebenzisa ukutshaya ngayo amazinyo ukuthi bezwe ukuthi eliyilona elibuhlungu yiliphi.

Amathuluzi ayimhlobo etshiyeneyo ajayelwe ukusebenziswa ngodokotela. Kulamathuluzi okuvala amakhala lemlomo kube lethuluzi lokupompa ukuthi udokotela nxa efuna ukuzwa ukuthi umuntu inhliziyo yakhe itshaya kangakanani kulamaglavusi amanengi amathuluzi ehlukehlukeneyo.

Abafana ababili bahleli phansi. Oyedwa uphethe umakhalekhukhwini. Utshengisa lo, ahleli laye akubonayo kumakhalekhukhwini. Kulezi insuku, sekulendlela ezinengi, ezenza abantu baxhumane, ngabomakhalekhukhwini.

Imitshina yesilungu esetshenziswa ngabodokotela ezibhedlela, iluncedo kakhulu ngoba iyenza imisebenzi ibelula. Odokotela bayakwazi ukuthi bathole imkhuhlane eminengi ngokusebenzisa le mitshina.

Kulezi insuku sokulemitshina ephucukileyo ezibhedlela eyenza imisebenzi yabodokotela labo mongikazi ibelula le imitshina eyamanje iyakwenza kube lula ukuthi abantu bathole imikhuhlane njalo bahlolisise abantu ngokuphangisa

Ukwelatshwa kwemikhuhlane ehlukeneyo kulezi insuku sokwenzakala kwabalula ngenxa yemitshina elusizo kakhulu njalo ekhona ukuthi ithole imbangela yemikhuhlane eminengi ngesikhathi esimfitshane. Lokho kwenza ukuthi abodokotela bayelaphe abantu kahle njalo ngesikhathi esiphangisayo.

Besithi nxa sikhula abadala bekhuluma ngokuthi nxa kulomthimba esigabeni umthimba okukhanya engathwa lezulu lalo liyathwala lifuna ukuthi liphazamise lumthimba ungaphumeleli bebehlala betsho bethi kumele abantu bahambe bayethatha umchithazulu isihlahla esizakwenza ukuthi izulu lingani kudlalwe umthimba uze uphele izulu lingananga.

Ubhunzu yisihlahla esijayelekileyo kakhulu emakhaya. Sizala abantwana abathi nxa sebevuthiwe babebomvana. Besihamba sisiyasikha lesi sihlahla sifike sisigige senze izinkwa zakhona zimnandi okunye okumangalisayo futhi siphinda sibe ngumuthi siyehlisa ibp siyehlise letshukela.

Okuyisihlahlakazana lokhu kumile kwabo kodwa ungakubona ukudelele uthi mhlawumbe lukhula. Abazi ngezemithi bayazi ukuthi kulamadla amangalisayo. Kwesinye isikhathi ungakuthola sokunje kwagejwa ngabantu bengahloniphanga yikho sokungathi kuyanyamalala.

Abelaphi bendabuko bayazazi izihlahla ezinengi , abanye bazazi bezibona , abanye njalo uthi nxa elele ebusuku aphutshiswe isihlahla aze aphutshiswe lendawo lapho azasithola khona avuke ekuseni esiya ngqo lapho akuboniswe khona emaphutshweni abuye esisithwele njalo bamtshele lokuthi leso sihlahla selaphani.

Isihlahla esilamahlamvu aluhlaza, lesi sihlahla siyisihlahla eselaphayo abanye bathatha amahlamvu bawachole, bawachaye bawenze impuphu. Abanye bathatha amaxolo lawo bawagigagige bawenze impuphu abanye bathatha impande bazigige bazenze impuphu besebeselapha bangafaka elambazini kumbe bafake emahewini.

Kulemihlobo yezihlahla ezehlukeneyo. Zonke lezi izihlahla ziyizihlahla ezelaphayo, sekudinga umuntu ozaziyo ozakutsho ukuthi lesi selapha lesi sifo, nxa ungazazi ungazithathi ngoba kwesinye isikhathi ziba yingozi.

Izihlahla ezinengi esithi ngezezithelo ziphinda zijike zibe yimithi amabhanana angumuthi, ama orange angumuthi, amaguava angumuthi amamango angumuthi zonke lezi zihlahla besingazi ukuthi ziyelapha kodwa khathesi sesikwazi seabona lalapho ezelapha khona.

Abantu sebekwazi izihlahla lemithi yesintu ezelaphayo njalo ezivikela imikhuhlane, lokhu sokwenza kube lula ukuthi abantu bakwazi ukuzihambela bodwa badingisise lemithi lezihlahla eyelaphayo.

Imithi lezihlahla zesintu ziqakathekile kakhulu empilweni zethu, ngoba abantu sebekhona ukuthi bazelaphe njalo bathole usizo kulezi zihlahla bengazange bakhipha imali. Kuqakathekile ukuthi umuntu abezazi izihlahla ezelaphayo.

Amafutha enziwa ngemithi yesintu mahle kakhulu futhi awalabungozi ezikhumbeni zabantu, ngoba athi ngapho egcoba elolonga isikhumba aphinde elaphe, awafani lamanye awesilungu afakwa imithi eyingozi.

Isihlahlahla esilamahlamvu aluhlaza esilengatsha ezinabayo othi ma usikhangele kungathi yisihlahla sama gwebusi. Isihlahla lesi kukhanya amahlamvu aso ayasebenza kanye lempande ziyasebenza ukwelapha abantu abagulayo.

Siyababonga abelaphi bendabuko ngemfundo asebayitholayo, yokuthi bathathe izihlahla zeganga ebesizibona kungesizihlahla zalutho, basisebenzise benze amafutha, benze imithi enathwayo benze izinto ezinengi ezisiza imizimbayabantu lempilo yabantu.

Isihlahla sembanje kumbe esensango yisihlahla esingavunyelwayo ukuthi sihlanyelwe laloba mbani kodwa kuyisihlahla esilusizo kakhulu okumele ukuthi ngabe umuzi munye ngamunye ulaso lesisihlahla. Selapha isifuba. Umuntu obulawa yisifuba angasibilisa ngochago anathe siyehla isifuba. Umuntu ozwa ubuhlungu angasithatha asibheme buyehla ubuhlungu

Kuqakathekile ukunakekela amazinyo. Abezempilakahle abohlangothi lwamazinyo bayasikhuthaza ukuthi ngaso sonke isikhathi ekuseni asigeze amazinyo ngomuthi ozobulala amagcikwane emlonyeni. Ntambama andubana silale futhi sigeze amazinyo ngomuthi ozabulala amagcikwane emlonyeni.

Abelaphi abasebenzisa imithi yesintu bajwayele ukufundisa abantu ukuthi isihlahla esingumuthi siyahlonitshwa, asiphongu kugejwa loba ngubani. Abanye bathi uyasikhunga, abanye njalo bethi siyazilelwa ikakhulu nxa umuntu evuka emacansini kumbe engowesifazana esesikhathini akasigebhi leso sihlahla.

Abelaphi bendabuko sebelakho ukuhamba bayefunda ukwenza imithi kanye lamafutha besebenzisa ihlaba. Ihlaba iyasetshenziswa entweni ezinengi. Abanye bayasebenzisa ukwenza amaphilisi abanye basebenzise ukwenza imithi yokunatha eyelapha izifo ezehlukeneyo.

Odokotela abasebenzisa imithi yesintu sebehlelekile, sebekwazi ukuthi bathathe imithi yabo beyibeke ngendlela, ukuthi nxa umuntu efika ezowufuna bayabe ubekwazi ukuthi lo utholakala la, lo utholakala la futhi bayabe bekwazi ukuthi lo usebenzani. Labo sebecitshe befane labodokotela ezibhedlela.

Umhlafutho ngesinye sezihlahla esilomsebenzi omkhulu kakhulu. Lezi nsuku abelaphi bendabuko sebathola ukuthi umhlafutho uyasiza ezintweni ezinengi. Amafutha akhona ayaphathisa kakhulu emzimbeni yabantu kungakho sebekhuthaza ukuthi abantu abasihlanyele.

Isihlahla eside esilamahlamvu lamaxolo. Lesi sihlahla sikhangeleka ukuthi nxa singaba ngumuthi singasebenza kakhulu amaxolo aso kumbe impande zaso. Kulezinye izihlahla futhi ezithe gqa gqa kanye lotshani obugcwele phansi.

Igabha elilombala omhlophe. Lapho okumhlophe khona kubhalwe ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka. Liphinde fundi libe lombala olithanga. Lapho okulombala olithanga khona kubhalwe futhi ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka, Abelaphi bendakubo labo sebakubona kufanele ukuthi laba imithi yabo bayiyenze bayifake emagabheni ukwenzelukuthi labantu abayithengayo babekwazi ukuthi bathengani baphinde futhi babhala imililingwane echaza ukuthi ngumuthi bani.

Isihlahla esiluhlaza esilamahlamvu amade kukhanya silabantwana umuntu ukhanya uquma ugatsha ufuna ukuyazelapha ngalolu ugatsha kuqakathekile ukuthi abantu basebenzise imithi yesintu ikakhulu ngalezo insuku ngoba itholakala lula.

Abelephi bendabuko sebehlaniphile sebathatha izihlahla bazihlanga hlanganise baphume lamapills afana lawonala esiwathenga emakhemisi amapills abo amanengi ayelapha izitho zomzimba ezehlukeneyo amanye njalo ayavuselela izitho zomzimba ukuthi zisebenze kahle njenga la avuselela ingqondo ukuthi isebenze kahle

Abelaphi bendabuko sebehlakaniphile sebekwazi ukuthatha izihlahla ezifana labonhlaba izihlahla ezifana labomganu izihlahla nje ezinengi ezesintu bazihlangahlanganise bakhiphe amafutha okugcoba enza umuntu abelejwabu elihle

Amaluba amahle alithanga kube lamanye angathi afuna ukuba bomvana. Akusiwona amaluba nje. Amaluba la angumuthi wesintu. Ayelapha izifo ezehlukeneyo. Amanye ungafica ukuthi elapha izilonda amanye njalo elapha izikhumba zabantu eziqubukileyo.

Ukufunda kuhle kakhulu, khathesi abantu sebefundile sebehlakaniphile sebekwazi ukuthi bathathe imithi yesintu bayihlangahlanganise bayiyenze ibe ngathi yimithi yesilungu bayifake emabhokisini bayifake emambodleleni iyethengiswa emakhemesi.

Imbhondlela elimhlophe elibhalwe ngamabala aluhlaza liphinde futhi lemizila equmayo eluhlaza ibhondlela leli kukhanya liphathele isepa eyenziwa ngenhlaba isepa le ithelwa emanzini umuntu abe esegeza phecelezi ngesilungu yi shampoo

Ibhodlela elilombala olithanga, lelibhodlela libhalwe ngamabala angathi aya kokubomvu. Kulemfanekiso wesihlahla senhlaba esiluhlaza tshoko esilameva. Lesisihlahla yiso esenza umuthi otholakala phakathi kwalelibhodlela ojayele ukunathwa usize imizimba engezwa kahle.

Kulezinsuku sokugcwele abantu abazenzela imithi yabo yesintu engahlolwanga kakuhle. Lemithi iba lobungozi kakhulu ebantwini ngoba isuke idale umonakalo omnengi kulokuthi isize abantu. Kuqakathekile ukuthi abantu babeyazi imithi esizayo leyingozi kibo.

Impande kanye lezihlahla zesintu ziqakathekile ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo. Umuntu ulakho ukusebenzisa impande lemithi le yesintu ukuze azivikele njalo emikhuhlaneni lokhu lokhu kwenza ukuthi abantu baphile kahle.

Izihlahla lemithi yesintu zibalulekike njalo kuqakathekile ukuthi ubantu babe lolwazi ukuthi zisebenza kanjani. Kufanele umuntu azisebenzise kahle ekuvikeleni imikhuhlane engabe ihlukene.

Imithi yesintu iqakathekile njalo iluncedo kakhulu empilweni zabantu kodwa isuke ibelobungozi ngoba abantu abanengi bayisebenzisa bengelalo ulwazi lokuthi isebenza njani njalo bengakhulumanga labodokotela babo.

Izitolo zemithi yesintu ziqakathekile kakhulu ngoba zilokuphathisana lemithi yesilungwini kulabo abawusebenzisa kahle labalandelela imilayelo yayo besebenzisana labodokotela balakho ukusizakala kakhulu ngokusebenzisa imithi yesintu.

Imithi eminengi yesintu ikakhulu esebenza ukulolonga imizimba ukuvusa izitho zomzimba kungabe ngabantu besilisa ma belola ubulisa babo bajwayele ukuthi bayifaka phakathi komsobho banathe kumbe phakathi kwamahewu banathe.

Izihlahla ezimbili, esinye siluhlaza. Esinye siluhlaza siphinde sibe lamanye amahlamvu abomvana. Leso ngesemengo, esilamahlamvu abomvana. Isihlahla semengo silusizo, Silezithelo ezidliwayo, ezimnandi. Siphinde futhi njalo, ixolo lakhona liyasiza, emuntwini obulawa ngamazinyo. Uyalibilisa, ubusumumatha amanzi, ngomhlathi walelozinyo, elibuhlungu.

Ekuqaleni abantu kade bekweyisa ukusebenzisa imithi yesintu. Unkulunkulu wayidala, wazidala izihlahla waze watsho ukuthi abantu abadle izihlahla baphile. Abantu sebakubona ukuthi ukuphila kuphakathi kwezihlahla lezi ezadalwa ngunkulunkulu. Sebebuyele, sebeqalile ukusebenzisa imithi yesintu, sebeyenza itiye, abayinatha, baphile.

Imithi eminengi okuthi umuntu ongayaziyo kabanzima ukuthi achaze lapho obona khona ukuthi ukuba ngumelaphi wendabuko kuyisipho. Ngoba umelaphi uyayazi yonke limithi. Akula ngitsho lowodwa ongawaziyo.

Khathesi sokukuhle ngoba imithi yesintu isitholakala loba ngaphi. Isitholakala lasemakhemesi, sebeyithatha abayaziyo bayifake emaphepheni bayihambise emakhemesi iyethengiswa, beyichazile futhi njalo ukuthi lo ngumuthi wokwelapha isifo siphi.

Abantu abanengi bacabanga ukuthi imithi yesintu itholakala egangeni kuphela. Ngalezinsuku abantu sebezihlanyelela imithi emagumeni abo. Amaluba amanengi ayimithi yesintu, kuphela siyabe singelalwazi lawo.

Abantu abanengi sebethanda ukusebenzisa imithi yesintu bathandela ukuthi imithi yesintu ayiduri imithi yesintu nxa uyazi uyaphuma uyezingela egangeni ubuye usuzelapha kodwa ke kumele babe lokuhlakanipha ngoba akusiyo yonke eyelaphayo eminye iyingozi kudinga ube lolwazi oluphelele ukuze uyisebenzise.

Intolwane ngomunye umuthi oqakatheke kakhulu ikakhulu ebantwini besifazana lasebantwaneni. Abantu besifazana nxa beqeda ukukhululeka ukubeletha kuqakathekile ukuthi badle ilambazi elifakwe intolwane. Liyabasiza ngoba liyabaqinisa imizimba yabo masinyane.

Isihlahlakazana esililuba elihle, esilamahlamvu amahle aluhlaza, besesisiba lamaluba amahle alithanga, abomvu, amhlophe layibubende. Sihle nxa usikhangele lesi sihlahlakazana ungathi liluba kodwa ngumuthi owesintu.

Imithi yesintu ijwayele ukumila lapho okuminyene khona. Uyafica iminengi kodwa bona abanikazi bayo abayaziyo, babekwazi ukuthi oyiwona yiwuphi. Phakathi kwamahlamvu angeke wazi ukuthi umuthi owelaphayo yiwuphi, uyabe ubona nje kungamahlamvu efanana kodwa abalesipho bayazi ukuthi bayewukhipha umuthi oyiwona owelaphayo.

Ngalezinsuku abantu abanengi sebekhanya bethanda ukusebenzisa imithi yesintu. Imithi yesintu ubuhle bayo iyelapha iphinde ingadali ezinye izifo, abanengi babalekela kuyo ngoba bethi amaphilisi bangawanatha aphinde adale ezinye izifo.

Izihlahla lemithi zesintu ziqakathekile ekwelapheni imikhuhlane etshiyeneyo. Kuyadingeka ukuthi abantu babezazi izihlahla lemithi lezi ngoba ezinengi zakhona azelaphi ziyabulala.

Okhokho bafa bengasidluliselanga ulwazi lwemithi ngalezinsuku siyabonga sebekhona asebelokuhlakanipha asebethatha izithombe kumbe imifanekiso yemithi yesintu babhale ngaphansi bechaza banike imniningwane yonke bechaza kusebenzani, kulaphani, kusetshenziswa nxa kutheni.

Ngalezi insuku abantu abanengi bakhanya sebeyithanda imithi yesintu. Akusafani lakudala ababeyeyisa bethi ayelaphi. Abanye futhi babeze bacine bethi isetshenziswa ngabantu abalamadimoni, kanti ke imithi yesintu lobani uyawusebenzisa lobani angawuthatha awulungise, awusebenzise.

Imithi yesintu eminengi iyatholakala duze lemakhaya ikakhulu emadolobheni. Eminye yakhona iyasebenza ukuthoba inyawo ezibuhlungu. Uyawuthatha uwugxobagxobe uhlikihle ngawo inyawo. Inyawo zibangcono kwesinye isikhathi ziyaphola.

Isihlahla esiluhlaza esilamaluba alithanga, lesishlahla siyasebenza kakhulu ebantwini ababulawa ngumkhuhlane wezinso. Sijwayele ukumila njengokhula ikakhulu endaweni ezima amanzi kungabe semapaki lapho okujayele khona ukuhlanyelwa utshani obuluhlaza laso usthola sesimilile khonapho abanengi abasazi ukuthi siyasebenza kodwa siyasebenza ekugeziseni izinso.

Abelaphi bendabuko abelapha ngezihlahla sokusiba lula lakubo sebakopa kwebelungu ukuthi beyenze labo imithi yabo beyifake emabhodleleni bayibhale kahle bebhale yonke imniningwana edingekayo besebeyithengusa.

Izihlahla ezinengi zingumuthi, kodwa sekudinga ukuthi ubekwazi ukuthi zisebenzani. Ezinye kuthathwa abantwana bacholwe benzwe umuthi, ezinye kuthathwa amhlamvu, ezinye kuthathwa amaxolo, ezinye kusebenze imphande.

Sikhule singananzeleli ukuthi imithi yesintu iyamila loba kuphi ingamila kungabasekhaya egumeni iyemila egangeni, ikhona eminengi esiyandise ukumila ekhaya egumeni nxa sithe yamila abazi ukuthi isebenza ngani bayayinakekela kahle besebeyithatha bayisebenzise.

Izihlahla ezinengi ezikhula egangeni abantu abangeke bacabangele ukuthi yizimithi zilusizo kakhulu empilweni zabantu. Kuqakathekile ukuthi abantu bafunde kabanzi ngezihlahla lemithi zesintu ezisizayo abantu.

Ngesikhathi sikhula besingakwazi ukuthi amaholontshisi lawo angumuthi emzimbeni. Besijabula nxa sibona abazali besiphathela besijabulela ukudla sikholise, kodwa khathesi sesifundile sesikwazi ukuthi amaholontshisi ayahlanganiswa leminye imithi yesintu lokunye okubizwa ngegama elithi amaherbs kungumuthi owelapha izifo ezinengi emzimbeni yethu.

Ngalezi insuku omama abasahlanyeli amaluba wokucecisa nje sebehlanyela amaluba aphinde futhi Abe yimithi abawabiza bethi ngama herbs amaluba amanengi asentshenziswa ukwelapha sebelo lwazi abanye baze bahambe bayefundela ukuthi asentshenziswa njani

Bakhona abantu asebahlakanipha babuya lecebo elihle lokuthi imithi yesintu bathathe imfanekiso basebe bhala, igama lomuthi, usebenzani, utholakala ngaphi usetshenziswa njani.

Sikhule sisizwa kuthwa izihlahla ziyahlonitshwa imithi yesintu iyahlonitshwa akusibo bonke abantu okumele basukume bayoyigebha ugogo ubethi nxa efuna ukugebha asibize siyomgebhela leyo mithi ubehamba lathi afike esitshengise simgebhele athi kuyazila ukuthi abantu abadala bawugebhe lowomuthi ngoba bangcolile.

Isihlahlakazana esimahlamvu aluhlaza tshoko. Zonalezi izihlahlakazana yizo eziyimithi yesintu. Ufica ogogo labokhulu bequnta wonala amahlamvu, besebesiya wagaya bewawomise besebesenza ngawo imithi yesintu.

Odokotela besintu abelapha ngemithi abayithatha ezihlahleni sokulula khathesi ukuthi bahlanganise imifanekiso baphinde njalo babhale ngaphansi kwemifanekiso leyo ukuthi ibizo lesihlahla lesi baphinde bachaze ukuthi isihlahla sisebenzani baphinde bachaze ukuthi sisebenza ukwelapha yiphi imikhuhlane.

Kuqakathekile ukuthi abantu babesazi izihlahla lemithi yesintu ezelaphayo. Lokho kwenza abantu babelolwazi abaludingayo ukuthi bangazivikela njani emikhuhlaneni ethizeni engabahlasela.

Izihlahla lemithi yesintu ziqakathekile kakhulu, ngoba abanengi balakho ukuthi bayisebenzise, njalo balaphe imikhuhlane, eminengi,,etshiyeneyo. Lokhu kubalula kubo, ngoba bazithola mahala. Kabazibhadaleli.

Ukusetshenziswa lwemithi yesintu lezihlahla zesintu kuya kube loncedo ikakhulu nxa kusebenziswe kahle kuyavikela imikhuhlane ehlasela abantu lokuThi njalo abantu baphile kahle

Imithi yesintu iqakathekile kakhulu ngoba iyelapha imkhuhlane emnengi njalo iyavikela futhi emkhuhlaneni eminengi nxa umuntu ewusebenzise kahle. Kuqakathekile ukuthi abantu babeyazi esizayo lengasiziyo.

Imithi lezihlahla zesintu ziqakathekile empilweni zabantu njalo kufanele wonke umuntu abekwazi ukuthi zisebenza njani ekuvikeleni iphi imikhuhlane ukuze kubelula ukuthi bazivikele labo.

Imithi yesintu ibalulekile empilweni zethu ikakhulu nxa abantu bengelayo imali yokuthenga imithi yesilungu kuqakathekile ukuthi abantu bebezazi izihlahla ezisizayo njalo leziyingozi

Izihlahla ezinengi zilusizo empilweni ngoba ziyimithi yesintu abantu balakho ukuhamba phandle bayodinga imithi yesintu eyelapha imkhuhlane etshiyeneyo njalo zitholakala mahala